Iruhande y'inzu nziza cane isakaja mabat asizirang iritukura hari ikibuga cy'umupira w'amaboko abantu baza kwimenyerereza mwo ndetse hari abantu b'abagabo bane ba ariko barimenyereza gukina umupira w'amaboko hakaba hari n'abarorerezi benshi cane baje kubakurikirana.

Abantu baba gabo bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko kandi bararyohewe ntiworaba umwe muri abo bagabo yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse nako kakaba gafise ibara risa n'icatsi kibisi hirya no hino y'ikibuga bariko barakeniramwo hari abandi bantu bariko bararorera.

Ikigo c'amashure yisumbuye co kumugwa mukuru karusi ni kimwe mu bigo vy'amashure vyubatse neza cane ntiworaba, ndetse kuri ico kigo c'amashure hari no tuzu twasugumwe twa kija mbere, ndetse izonyubakwa z'iryo shure zikaba zifise ibibambazi bisizirange irisa no muto tuhishiye.

Ishure ryisumbuye ryo ku mushasha rifise ubukarabiro bufise amabombo menshi cane ntiworaba, ariko ayo mabombo yose ntaheruka kuzamwo amazi, kubera yuko amazi gihe yaaracitse hariho ibikorwa vyo kurondera ikibaza aho cabereye biriko birakorwa muri iyi misi.

Igitsindo kirinjiye mu rukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruva kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kibenga urwo rukino ruriko ruhuza abanyeshuri baserukire icyo kigo, ndetse n'abanyeshuri basje bava mu ngagara urwo rukino rusa barorerezi benshi cane babanyeshuri.

Inyubakwa y'ikigo cy'ishure cyo mu nyakabiga yubatswe mu buryo bwiza cyane kandi yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hateye ibiti bitandukanye muri ivyo bite hakaba harimwo giti ciza cy'umwembe kikaba cyamye imyembe myinshi cane kandi rarungurie.

Inyubakwa y'akazuka sugumwe yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinama ifise imiryango myinshi cane, ndetse umwe muri iyo miryango wagane wabahunguruguruye hakaba harimwo indobo nini cane ifise ibararisa n'icatsi kibisi.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Gashoho, yubakishije amatafari aturiye ndetse, ikaba inasakaje amabati atukura. Imbere y'iyo nyubakwa, hari ikibuga c'umupira w'amaboko ndetse, abanyeshure biga kuri iryo shure b'abahungu, bahagaze muri ico kibuga bagire bakine urukino.

Ishure ryisumbuye ryo mu munanira rifise ikibuga cagenewe gukinigwamwo umupira w'amaboko ndetse abantu b'abagabo bariko barakora umwimenyerezo wo gukina umupira w'amaboko abo bagabo bakaba bariko bitegurira urukino ruzobahuza n'abandi bagabo bo muyindi komine ku musi w'ejo.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryo mu gahororo yubatse neza cane iyo nyubako ifise ibibambazi bikomeye cane bisaiziranga irisa n'umutoto uhishiye, ndetse iyo nyubako ikabisa akaja amaba ati iyo nyubako ifise ubukarabiro bwiza cane bwubatse k ija mbere.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'intango ryo mu Nyakabiga ya kabiri baranezerewe ntiworaba, bariko baratamba banezerererwa insinzi bahejeje kuronka mu rukino rw'umupira w'amaguru, rwariko rubahuza n'abanyeshure biga kw'ishure ry'intango ryo mu Nyakabiga ya mbere.

Ubwiherero bwo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga buracafuye cane ntiworaba ubwo bwiherero bwagenewe kwihagarikwamwo abahungu, ndetse bukaba bucafuye ku rugero rudasanzwe hejuru y'ubwo bwiherero hariho umuringot ufise ibara risa n'icatsi kibisi kiretse kudaheruka kuzamwo amazi.

I Karusi k'umurwa mukuru, haheruka kwubaka ikigo c'amashuri ciza cane ntiworaba. Ico kigo c'amashuri gifite ibibambazi bisize irangi ryera, ndetse izo nyubako zikaba zisakaje amabati asize irangi ry'icatsi kibisi. Imbere y'izo nyubako hakaba har'ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko.

Munsi y'ikibuga cy'umupira w'amaboko kiri ku ishure ryisumbuye yo mu kibimba hateye utwatsi ndetse turimwo n'amashugwe meza cane, abantu benshi barakunda kuza kutwifotorezamwo ku misi mikuru ndetse bakanariha amafaranga umuyobozi w'ico kigo.

Abanyeshure benshi biga kw'ishure ryisumbuye ryo ku muzinda, ndetse n'abandi banyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryibubanza baje gukurikirana urukino rw'umupira w'amaboko urwo rukino rukaba ruriko ruhuza abanyeshure biga kuri ivyo bigo vy'amashure.

abana indwi bose b'abahungu bariko barakina umupira w'amaguru batatu muribo bambaye udukabutura twirabura kandi bariko bakinira mu kibuga giteye mu ibyatsi byinshi cyane abandi babiri nabo bakaba bambaye udupira tw'amaboko magufi dutukura

Utuzu twa surwumwe twagenewe abahungu kw' ishure ryisumbuye ry'i Muyinga, twubakishije amatafari aturiye kandi dusakaje mabati. Ayo mabati akaba ashigikiwe n'ivyuma . Utwo tuzu twa surwumwe dufise imiryango isize ibara ritukura.

Ikigo c'amashure yisumbuye co kumusaga kirafise akazu ka sugwa umwe kubatse kija mbere, ariko ako kazu ka suga umwe, naho kubatse kija mbere nta mazi aheruka kuzamaza igihe yarakamye ahubwo hashizwemwo indobifise ibara ritukura, ndetse ikunda gushirwamwo amazi o koreshwa.

Imbere y'inyubakwa z'amashure yisumbuye yo mu Gihosha, hari kibuga c'umupira w'amaboko, ico kibuga ni ciza cane kandi kirakomeye, kandi kikaba gikunda kuberako imikino itandukanye, kikaba kinaberako amahiganwa yo muri ako gace.

Inyuma y'inyubako y'ishire ryisumbuye ryo mu kibenga hari giti kinini cane gitotahaye ntiworaba musi y'ico giti hari intebe y'urubaho iyo ntebe ikaba ariye abantu bakunda kuza kwicara kubugama izuba ndetse n'abarimo baraza kuharuhukira.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kir'imbere y'inyubakwa y'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha, hariko harabera amahiganwa atandukanye , ayo mahiganwa yitabiriwe n'abakobwa kandi n'abahungu, ndetse iyo nyubakwa y'amashure ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri.

Ikibanza c'ubukarabiro co kwishure risumbuye ryo mu Kinama kiracapfuye cane ntiworaba, kubera yuko amazi amaze igihe kire kirataza mu mabombo yo kuri iryo shure inyubako y'iryo shure ikaba yubakishije amatafar aturiye.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere y'inyubakwa z'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, hariko harabera urukino rw'umupira w'amaboko. Abakinyi b'abahungu bariko barakin'urwo rukino ndetse bamwe muri bo bakaba bambaye ivyambagwa bifis'ibara risa n'icatsi kibisi.

Inyubako yubakishije amatafara aturiye, ikoreshwa nk'akazu ka sugumwe ko kwishure ryisumbuye ry'i Gihinga, k'uruhande rwagenewe abahungu, hariho igice abahungu bihagarikamwo, ariko aho hantu haracafuye cane ntiworaba! N'aho hari umuringoti wahoze utwara amazi, ubu ntukizamwo amazi.

Abari mu batatu b'abagabo bigisha kw'ishure ryisombuye ryo mu kinama bariko barakina umupira w'amaboko bariko bakinira mu kibuga ciza cane, ndetse inyuma y'ico kibuga hakaba hari igiti kinene cane c'umwembe ico giti kikaba came imyembe myinshi cane.

Inyubakwa yubakishije amatafara turiye, ndetse saka jamabati ikabairi ruhande y'iyindi nyubakwa yo y'isakajaamabati yatanguye kuvunagurika iruhande y'izo nyubakwa hari igiti ciza cane c'ikigazi izo nyubakwa, kandi zikaba zira ruhande y'ikibuga gito kirimwo musenyi.

Abanyeshure benshi baje kurorera urukino rw'umupira w'amaboko. Kandi abanyeshure benshi muri abo bakaba bambaye umwambaro usa n'ubururu umwe muri abo banyeshuri akaba yambaye agapira gasan ichats kivis abo banyeshure bakaba bose baje gushigikira umugwi wabo.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga mu gisagara ca Bujumbura, hari inyubako iheruka kubakwa vuba, yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikaba inasakaje amabati, iyo nyubakwa, n'inzu y'akazu ka sugumwe ndetse, kakaba gafise imiryango itatu.

N'aho inyubako yo ku ishure gyisumbuye yo kumusaga yubatse neza cyane kandi iteye igomwe ifise utuzu twas ugumwe tutameze neza kubera yuko isuku muri two itameze neza ndetse ubw'iherero bwagenewe abahungu aho abahungu bituma hasanabi cyane.

Akazu ka sugumwe ko kw'ishure ry'isumbuye gyo mu gihosha karafise n'ikibanza abana b'abahungu bihagarika mwo ariko icyo kibanza cyo cyo kiracyafuye cyane kubera yuko amazi yahora aza mu miringo tirenganira muri icyo gice yazivye.

Akazu ka si ugumwe ko mu bwoko bwa kija mbere kwubatswe kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha kakaba kwubatswe neza cane, ndetse muri ako kaz uharimwo i muringoti waho ze uzana amazi, ariko ubonta akiza yarakamye.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ruhoro hari utuzu twinshi twa surwumwe twagenewe abakobwa. Utwo tuzu twa surwumwe dufise imiryango y'ivyuma, ndetse tukaba dusize n'irang iritukura. Utwo tuzu twa surwumwemuri uwu mwanya turugaye, ndetse ako hagati koko karugaye n'igufuri.

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango yo kumutanga hari ikibuga cyiza cyane bakenira mw umupira w'amaboko icyo kibuga cyubatswe vuba kandi n'igishasha inyuma y'icyo kibuga naho harateye utwatsi twiza cyane tubereye igisho ndetse tukaba turimwo n'amashuugwe.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye yo ku Muzinda zubatse mu buryo bukomeye kandi zifise ibibambazi bisize irangi ryera. Akazu ka Surwumwe ko kuri iryo shure karashaje, ndetse gafise n'umuryango ufise ibara risa n'ubururu.

urukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruhuzi ibigo bibiri vy'amashure y'isumbuye ho mu gisagara ca bujumbura ikigo c'amashure yisumbuye co mu kamenge hamwe n'ikigo c'amashure yisumbuye co mu gihosha rurabereye igisho ntiworaba

Abanyeshure benshi cane baje kurorera urukino rw'umupira w'amaboko, kugira ngo bashigikire imirwi yaserukiye ibigo vy'amashure yabo. Ku kibuga cegereye ishure ryisumbuye ryo mu Kinama, hariko harabera urukino ruriko ruhuza abanyeshure baserukiye iryo shure hamwe n'abanyeshure baje bava kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge.

Abana b'abakobwa biga kw’ishure ryisumbuye ryo mu gihosha burunganwe rw'imyaka hagati ya cumi n'ibiri gushika kuri cumi n'itanu, bariko barimenyereza gukina umupira w'amaboko abo banyeshure bakaba ejo bazoba bafise urukino ruzobahuza n'abandi banyeshure.

Abana b'abakobwa biga kw'ishure ryisumbuye ryo ku Mushasha bariko barakina, abo bana b'abakobwa bose bambaye impuzu zo kwinonoramwo imitsi, kubera yuko bavuye mu gihe co kwinonora imitsi ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri kuri iryo shure.

Abanyeshure biga mu gisate c'ubushakashatsi kuri kaminuza y'uburundi bari mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi, ndetse harimwo n'abakobwa babiri, ndetse abo bakobwa bakaba banitwikiriye dutambara ku mitwe abo banyeshure bose hamwe bakaba baza kwiga bambaye ivyambarwa vyera.

Inyubako nziza cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere, ndetse ikaba yubakishijwa matafara aturiye irimwo ububati bwinshi cane, kandi bwiza ubwo bubati bwose bukaba busiziranga igera, ndetse bukaba burimwo n'imfunguruzo nyinshi.

umwarimu w'umugabo w'inzobe yambaye umwambaro wera arikumwe n'umunyeshuri uwo munyeshuri nawe akaba yambaye udukoresho dupfuka intoke ndetse bakaba bariko baravanga vanga umuti bagerageza gukora ubushakashatsi

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye, ndetse kandi iyo nyubakwa ikaba ifise n'imiryango y'ivyuma, iyo miryango y'ivyuma nayo ikaba yegeranye cane n'amadirisha y'ibiyo, ndetse kuri ayo madirisha hakaba n'ibitambara biyakingiriye.

Icumba gikorerwamwo ubushakashatsi kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha kirimwa akabata igasizirango igera, ndetse ako kabata igafise ubwumba bwinshi cane muri ako kabatakabariho babiko ubucupa baba burimwo imiti bavangavanze.

abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ryo mu gihosha mumwaka w'icenda barikumwe n'umwarimu wabo bariko barakora ubushakashatsi ndetse umwarimu wabo hamwe n'abo banyeshure bose hamwe bakaba bambaye dutambara dupfukiminwa

abantu babiri b'abagabo bahagaze mu cumba ciza cane ico cumba kikaba cubakishijwe matafari aturiye ndetse ico cumba kikaba gifise umuryango w'icuma iruhande y'uwo muryango hakaba hari idirisha ry'ibiyo ku riryo dirisha hakaba hamanitsweko igitambara gisa n'ubururu.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikaba irimwo ububati bwinshi cane busize irangi ryera. Ubwo bubati bumwe muri bwo buruguruye ariko ubundi bwobwo burugaye. Umuyobozi w'iryo shure yamye atoramwo ibikoresho muri ubwo bubati.

Inyubaka nziza cane yubakishije amatafaraturiye ifise icumba gikorerwamwo ubushakashatsi, ndetse abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha bahora baza gukorera ubushakashatsi muri ico cumba muri uyu mwanya hariyo umunyeshuri umwe ari ko arakora ubushakashatsi yambaye ivyambarwa vyirabura.

Udutebe tubiri tw' udusonga bugari tubajwe mu mbaho turi mu cumba ciza cane ico cumba cubakishijwe amatafara turiye, ndetse ico cumba kikaba kirimwo n'akabati kanini cane kera ako kabati kakabagafise utwumba twinshi cane dutandukanye tubiri muritwo tukaba twuguruye.

Abanyeshuri biga ibijanye n'ubuvuzi kuri kaminuza y'uburundi bari mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi bariko barimenyereza, ndetse abo banyeshuri baraheza bakaba bambaye imyambaro yera bamwe muri bo b'abakobwa bakaba bitwikiriye dutambara ku mitwe dutukura.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafari aturiye, ndetse hagati na hagati yayo matafari hakaba harimwo isi mivanze n'umusenyi iyo nyubako ikabiri mw igipupe ico gipupe kikaba ari co cifashishwi y'abanyeshuri bariko bariga, ndetse bigatuma abanyeshuri batahura ivyo bariko bariga.

Inyubakwa nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kija mbere ikaba yubakishijwa matafari aturiye hagati y'ayo matafari hari mwe ibyondo ndetse bivanze n'isima iyo nyubako irimwe dutebe twinshi cyane twudusonga bugari iyo nyubako kandi ifitse amadirisha y'ibiyo.

Kw'ishuri ryisumbu ye ry'ingozi hari icumba cagenewe gukorerwa mw'ubushakashatsi icyo cumba cyubakishije amatafara turiye ndetse kikaba kirimwa kabati kanini cane kandi keza ako kabati kakaba gasizira ng igera ako kabati kagaba kagizwe no twumba twinshi cyane tubikwa mw'ibikoresho.

Inyubakwa nziza cane yubatse mu buryo bwa kijambere, ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye, hagati na hagati y'ayo matafari hakaba harimwo ivyondo bivanze n'isima. Iyo nzu y'ibitabo mu mfuruka baciye bahakomeza cane ntiworaba, barongeramwo isima.

Utudobo dutatu twose dusize irangi ritukura ndetse kamwe muri two kakaba gapfundikiye akandi na ko kakaba karimwo igitambara c'impuzu duteretse imbere y'ububati ndetse ubwo bubati nabwo bukaba burimwo ibitabo vyinshi cane.

Inzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo mu kibimba ni nziza cane, kandi rimwe ibitabo vyinshi cane, ndetse vyo bitabo bikaba bipangapanze mu bubati butandukanye ibitabo vyo mu bwoko bwa kazinduzi vyo vyo bipanzwe mu kabati k'icuma.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara, irimwo ibitabo vyinshi cane kandi harimwo n'ibitabo bishasha, ico kigo c'ishure giheruka kugabirwa n'umugiraneza wo mu gihugu c'Ububirigi, ivyo bitabo bipangapanzwe vyose hamwe mu tubati dutandukanye.

Inyubako yubakishije amatafara aturiye, ndetse ikabikoreshwa nk'isomero mw'isomero rimwe ku kibamba zihamanitseko ibicapo bitandukanye, ndetse kimwe muri ivyo bicapo kikaba kivugukunge na amaraso atembera mu mubiri w'umuntu.

Imashini nyabwonko yirabura iteretse ku meza nziza cane ibajwe mu mbaho, iruhande yiyo meza hari intebe zibiri z'inyegamo ndetse hirya hariho n'iyindi meza nayo nyene yegeranye n'izindi ntebe z'inyegamo vyose bikaba biri mu nzu y'ibitabo.

mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw' ishure ry'isumbuye ryo mu kivoga ku kibambazi co muri iryo somero hamanitseko ibicapo bitandukanye ndetse kimwe muri ivyo bicapo kikaba kivuga ukungene amaraso atembera mu mubiri w'umuntu avuye mu mutima kandi akongera akagaruka mu mutima

munzu y'ibitabo yo kuri kaminuza y'uburundi harimwo ibitabo vyinshi cane kandi vyiza bipangapanzwe mu bubati butandukanye bukozwe mu vyuma ndetse muri iyo nzu hakaba harimwo n'imeza reka n'intebe z'inyegama abanyeshuri iyobaje gusoma ibitabo bicarako

Inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu Kinindo ,yubatse neza cane ntiworaba. Iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse hagati na hagati y'ayo matafari hari ivyondo bivanze n'isima, iyo nyubakwa kandi mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani harimw'imeza ya mwarimu.

Inyubako z'amashure y'intango yo mu Kibimba, n'inyinshi cane kandi ziratandukanye. Zimwe mur'izo nyubako zubakishije amatafari aturiye, kandi zinasakaje amabati ndetse kandi zikaba zifise imiryango ifise ibara risa n'ubururu. Imbere y'izo nyubako, abanyeshure ni benshi kandi bariko barataha.

Inyubakwa y'ishuri ryisumbuye ryo mu Ruhehe, yubakishije amatafari aturiye ndetse hagati y'ayo matafari hakaba harimw'vyondo bivanze n'isima. Mw'isomero ryo mu mwaka w'cenda ku kibaho handitseko amagenekerezo atandukanye, aho handitse ku musi wa kane igenekerezo cumi na z'itanu z'ukwa mbere bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu gahororo yubatse neza cane yubakishije amatafariaturiye, kandi sakaje amabati, ndetse ikabifise n'imiryango isizirango igera iyo miryango, kandi kabari n' iyo ivyuma isomero ryo mu mwaka wa mbere na ryo rikabaryuguruye.

Abana babiri b'abanyeshure bariko bariga. Bariko biga bifashishije imashini nyabwonko ndetse umwe muri abo banyeshure akaba yambaye umupira w'amaboko maremare ufise ibara ryirabura. Abo bana bicaye ku ntebe y'ishure iyo ntebe ikaba ikozwe mu mbaho.

Inyubakwo y'ikigo c'amashure yo mu gihosha yubatse neza cane ntiworaba iyo nyubakwa yubakishije amatafara aturiye, kandi kabisakaje amabati inyuma y'iyo nyubakwa ahariho igiti kinini cane c'umukaratusi.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa cumi na kabiri kw'ishure ryisumbuye ryo kumushasha uyu musi bamye b'igicirwa kijanya n'imashini nyabwonko ku kibambazi gisizirango igera hariko urupapuro rufise i bararisa n'umutoto uhishiye kuri urwo rupapuro hakaba hacavyeko imashini nyabwonko.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Gihosha yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakaje amabati, iyo nyubakwa kandi ifise n'amadirisha y'ibiyo, ivyo biyo navyo bikaba bikingiwe n'ivyuma, ariko bimwe muri ivyo biyo bikaba vyaratanguye kumeneka.

Ikibaho co mw'isomero ryo mu mwaka wakane w'amashure y'intango canditse ko ibiharuro, ndetse muri iryo shure mwarimuyamye yigisha ibijanye n'ingero z'uburebure harimwo kilometero hegitometero metero n'izindi nizindi.

Ururimi rw'ibimenyetso rukoreshwa n'abatumva ni rumwe mu ndimi zigoye cane, ndetse kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinama hariho urupapuro rumanitse ku kibambazi rurika ivyo bimenyetso vyose abantu batumva bakoresha.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashuri y'intango kw'ishuri ry'intango ry'igihinga harimwo akabati gakozwe mu mbaho, ndetse ako kabati karugaye mwari muyasiza akugaye, kubera yuko harimwo ibikoresho vy'ishure, ndetse hakabamwa n'ibitabo mwarimu akoresha.

icumba ciza cane ntiworaba kirimwo imeza nyinshi cane n'intebe nyinshi z'inyegamo kuri izo mezi hapfutse ibitambara vy'amabara atandukanye kimwe muri vyo kikaba gifise ibara risa n'ubururu ikindi kikaba gifise ibara ritukura ikindi na co kikaba gifise ibara risa n'umutoto tuhishiye

Ururimi rw'ibimenyetso ni rumwe mu ndimi zigoye cane, ariko n'ururimi rwiza cane, kandi rumeze neza, kubera rufasha abantu batumva, kandi batavuga kumenyekanisha amakuru na bagenzi babo, kandi umuntu agashobora kuganira n'abata kibazo.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati, n'ishure ry'isumbuyegyo mu gihosha ,iyo nyubakwa akaba ari nziza cane ntiworaba ,ndetse kandi hakaba hari ivyuma bisiz'irangi ry'ubururu bishigikiye amabati kugira ntaguruke.

Ibarabara ryubakishijwa mabuye riri afi y'ikigo ndangakaranga riri mw imodoka nyinshi cane izo modoka zihagaze muri iryo barabara hari mw izera ndetse hakabamwe n'izisi ziranga igirabura hagazemwo abantu benshi bagwiriye mw'abana.

Inzu nziza cane isakaja amabati asiza iranga iritukura iyo nzu, ndetse irimwo n'amatara iyo nzu, kandi ifise ibibambazi bisiza amaranga biri ku ruhande kwo hasi hasiza iranga irera ku ruhande rwo hejuru na ho hakaba hasiza iranga irisa n'umutoto uhishiye.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu Gihosha, yubakishije amatafari aturiye, ndetse mw'isomero ryo mu mwaka wa gatatu w'amashure y'intango harimwo abanyeshure bane basigaye mw'ishure, umwe muri bo yasigaye ararya ariko abandi bobo bahejeje.

Munsi y'ikibaho cirabura kiri mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani ku ishure ryisumbuye gimuyinga hamanitse kandi urupapuro rufisi ibararisa n'umutoto uhishiye. Kuri urwo rupapuro hacafyeko imashini nyabwonko, ndetse abanyeshuri uyu munsi bakaba bamye biga ibijanye n'ubuhinga bwa none.

Isomero ryo mu mwaka wa gatandatu w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu kibimba, rifise ibibambazi bisize irangi ryera. Ku kibambazi kimwe niho hamanitse ikibaho, kuri ico kibaho hakaba hari ibiharuro vyinshi kandi bitandukanye.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Rumonge n'inziza cane. Yubatswe mu buryo bugezweho bw'igorofa, ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye ikaba inasakaje amabati. Imbere y'iyo nyubakwa hari imodoka zibiri.

Inyubako z'amashure yisumbuye yo mu kibengani nyinshi impwe muri zifise ibibambazi bisizirango igera, ndetse ikabinasakaje amabato asizirango iritukura iyindi yo yo yubakishije amatafara aturiye, ndetse kabinasakaje amabato asizirango irisa n'icatsi kibisi.

Abanyeshure bane kandi bose b'abahungu ni bo batonze kw' ishuri uyu munsi , ndetse bakaba bari kumwe n'umwarimu w'umugabo ahagaze imbere akaba ariko arabigisha. Uwo mwarimu na we akaba yambaye amadarubindi ku maso ,umwe muri abo banyeshure yambaye agapira gasa n'icatsi kibisi.

Inyubako z'amashuri yisumbuye yo ku muzinda ni zibiri izo nyubakwa ninziza cane, kandi zubatswe vuba, ndetse zikaba zina sakaja amabati hagati na hagati yizonyubakwa hakaba hubatswa kazu ka sugumwe, ndetse ko kazu ka sugumwe kakaba gafise imiryango ibiri.

Ikigo c'amashuri yisumbuye c'i Gihinga cubatse neza cane. Ndetse gifise amasomero meza cane ntiworaba, isomero ryo mu mwaka w'umunani ririmwo intebe nyinshi cane. Zimwe muri izo ntebe zikaba zifise amaguru y'ivyuma, ariko izindi zozo ni iz'imbaho gusa.

Ikigo c'amashure y'intango co mu gahororo kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane, zimwe muri izo nyubakwa zikaba zifise amabati asize irangi ritukura, izindi nyubakwa na zo zikaba zubakishije amatafara aturiye. Imbere y'izo nyubakwa hari abanyeshuri benshi cane bariko barakinira mu kibuga gihari.

Imbere y'ishure ry'intango ryo kumushasha hari akazukabikwamwo imodoka y'umuyobozi w'iryo shure ako kazuka araheza akakaba gasa kaja mabati, ndetse kakaba gafise n'inkingi zimbaho izo mbaho na zo zikaba zishaje cane.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye ,ndetse ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa, ikaba inasakaje amabati ,iyo nyubakwa ni nziza cane kandi iyo gorofa ikaba igeretse rimwe ,ifise imiryango isizi irangira ritukura.

imbere y'inyubako y'ishure ryisumbuye ryomu kanyosha hariho akadobo gafisi bararisa n'icatsi kibisi ako kadobo niko gatabwamwo imicafi itandukanye abanyeshure baba bariko barakoresha ariko iyo micafi ikabariyitabora

Ishure ry'intango ryo mu ruyigiko mugwa mukuru ni ryiza cane ntiworaba rifise amasomero meza cane, kandi manini manini, ndetse isomero ryo mu mwaka wa gatanu ririmwo intebe nyinshi izo ntebe n'izimbaho, ariko zikaba zifise amaguru y'ivyuma.

Inyubako nini cane, kandi ndende yubakishije amatafara aturiye, ndetse isakaje n'amabata asizirango iritukura yegeranye cane n'ikigo c'ishure ico kigo c'ishure na co nyene cubakishije amatafaro aturiye, ndetse na co kikaba cegeranye cane n'ikigega kinini c'amazi.

inyubako ayubakishije amatafari aturiye ndetse kandi hagati na hagati y'amatafari hakaba hari mo ivyondo bivanze n'isima iyo nyubako ikabikoreshwa nk'ishure ry'isumbuye ryo mu ngagara ku rubambazi rwo mu isomero ryo mumwaka w'umunani hamanitseho urupapuro rufisi ibara risa n'umuto tuhishiye

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango zo mu Gahororo hateye ibiti bibiri vyiza cane kandi kimwe muri ivyo biti n'igiti c'umukaratusi, imbere y'inyubakwa z'ayo mashure kandi hari ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi abanyeshure bakiniramwo.

inyubakwa nziza cane yubakishije matafari aturiye kandi ndetse hagati na hagati y'ayo matafari hakaba harimwo isima ivanze n'umusenyi iyo nyubaka ndetse ikabikoreshwa nk'isomero ikaba irimwo intebe nyinshi cane abanyeshuri bahora bicarako

Icumba cy'umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu gihoshya n'iciza cyane ntiworaba icyo cumba gifise ibibambazi bisizirangigera ndetse muri icyo cyumba harimwo na kabati ako kabati karuguruye kandi kuri ko hageretse ko ibikombe bimwe muri ibyo bikombe n'ivyinzahabu.

Ikigo c'amashuri yisumbuye co kumutangan iciza cyane ntiworaba gifise amasomero manini manini kandi meza ndetse mu isomero ryo mu mwaka w'umunani hakaba harimwe ikibaho kinini cyane umwarimu yigishiriza ko uyu munsi bakaba bamye biga ibiharuro.

mubiro ry'umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'ikiganda hari intebe nziza cane y'inyegamo y'ikizungu ndetse muri ivyobiro hari n'imeza korerako iyo meza ikabipfukishije ibitambara bibiri kimwe gifise ibara ryirabura ikindi gifise bararisa n'icatsi kibisi

Inyubakwa yubakishije amatafara aturiye ndetse ikabina asakaje amabati ayo mabati nayo akaba ashigikiwe n'imbaho muri iyo nyubaka imbere hasizeyo isima ifise ibara ritukura ndetse hakaba harimwo n'intebe nyishi cane abanyeshure bicarako.

Inyuba kwikoreshwa nk'inzu y'ibitabo kw'ishure ryisumbuye ryo kumutanga ni nziza cane nti woraba, ndetse imbere hasa neza cane ku buryo ku bibambazi hasez'amaranga atandukanye kimwe muri ivyo bibambazi kikaba gisizairanga ir isa n'umutot uhishiye.

Inyubakwa zo kwishure gyisumbuye jyo mu gihosha zirakomeye cane ntiworaba muri izo nyubakwa hari mwimwe isizirang ir itukura ku ruhande rwo hasi ndetse ku ruhande rwo hejuru na hikabisizi baragera hari imodoka ihagaze imbere y'izo nyubakwa.

inyubako y'amashure y'intango yo mu gihosha yubatse neza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse ikabinasakaje amabati imiryango y'amasomero yo kuri ijyoshure ni imiryango y'icuma kandi isize irangi ryera

Ibibuga bibiri vyo umupira w'amaboko biregeranye cane ivyo bibuga ni vyo bikinirwa ko abanyeshuri biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha inyubako y'iryo shuri ikaba na yo yubakishijwe amatafari aturiye, ndetse ika binasakaje amabati.

I Muyinga ku mugwa mukuru hari ibigo bibiri vy'amashure bihereranye. Kimwe muri ivyo bigo vy'amashure cubakishije amatafari aturiye kandi gisakaje amabati, ariko ikindi co co gifise ibibambazi bisize irang ryera, ariko na co nyene gisakaje amabati

Ku kabarabara kitiriwe mwezi gisabo mwirohero hari ko hari abera umusi mukuru uwo musi mukuru ukaba witabiriwe n'abategetsi batandukanye kandi bakaba baje n'imodoka umwe wese mu modoka y'iwe izo modoka zikaba zihagaze higya no hino yako kabarabara.

Inyubako z'amashure yisumbuye yo ku mushasha azobakishijwa amatafara aturiye, ndetse zikaba zinasakaja amabati izo nyubako zikaba zifise akazu ka si ugumwe kabigenewe ako akazu ka si ugumwe na ko kakaba agafise imiryango y'imbaho isib zirang irisa n'icatsi kibisi.

Ishure ryisumbuye ryo ku muzinda rifise uruzitiro runini cane kandi rurerure ntiworaba. Urwo ruzitiro rukaba rufise umushinge w'amabuye ndetse ku ruhome rwurwo ruzitiro hakaba hasize irangi ry'ibara ryera ndetse inyuma y'urwo ruzitiro hakaba hari vyatsi vyinshi.

Ishure ryisumbuye ry'imwaro riheruka kuronka imfashanyo y'intebe nyinshi cane umuyobozi w'iryo shure yarashimye cane iyo mfashanyo, ndetse kuri uyu musi umugira neza yatanze iyo mfashanyo yari yaramutsaza kuri iryo shure mu ntu mbero yo kuzibashikiriza.

Mw' isomero ryo mu mwaka w'umunani kw' ishure ry'isumbuye ryo mu Kibenga, hamanitseko impapuro zera ziriko ibicapo bitandukanye . Ivyo bicapo bicafyeko n'ivy' impuzu z'ubwoko butandukanye, aho harimwo ijipo, ikabutura, inkofero, amashesheti n'ibindi n'ibindi.

inyubakwa y'amashuri y'intango yo ku mushasha ifise ibibambazi bisizirang igera ndetse kandi ikabisa akaja amabati asizirang iritukura ariko ayo mabati yaratanguye kuvunagurika kubera yuko iyo nyubako irashaje cyane kuko imaze imyaka myinshi cyane

Inyubako z'amashure y'intango yo ku musagani nyinshi cane ntiworaba zimwe muri zo zisakaje amabata asizirango iritukura imbere y'izo nyubako hari ikibuga kineni cane abanyeshure bakiniramwo, ndetse muri uyu mwanya banyeshure bari mu kibuga bariko barakina baranezerewe ntiworaba.

Imbere y'inyubako z'amashure y'intango yo kumutanga hari ikibuga c'umupira w'amaboko, ndetse ico kibuga kikaba gikunda gukenerwakamahiganwa atandukanye inyubaka z'ico kigo zikaba zubakishije amatafara aturiye zikaba zinasakaje amabati.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha n'inziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofigeretse rimwe, kandi yubakishije amatafari aturi ye, ndetse nasakaje amabati imbere y'iyo nyubako hateye igiti kinini cane, kandi gitotahaye ntiworaba.

Kw'ishure ry'intango ry'imatana haheruka kwubakwa inyubakwa iyo nyubakwa ikazobikoreramwo umuyobozi w'iryo shure iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikabinasakaje amabati iyo nyubakwa, kandi ifise umuryango w'icuma uwo muryango ukaburiko ni kiyo gikingiwe n'ivyuma.

Mu Bukeye ku mugwa mukuru hari inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati. Iyo nyubakwa ifise imiryango y'ivyuma iyo miryango ikaba isize irangi ritukura, iyo nyubakwa kandi ikabi ari iy'igorofa igeretse rimwe.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu Kivoga harimwo imeza ya mwarimu ikozwe mu mbaho, ndetse kandi iruhande y'iyo meza hari n'intebe y'inyegamo ikozwe mu mbaho, iyo nyubakwa kandi y'iryo somero ikaba yubakishije amatafari aturiye.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu Kivogero, ifise amasomero menshi cane, mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani harimwo intebe zishaje, zimwe muri zo zikaba zaratanguye kuvunagurika, ndetse muri iryo somero hariyo n'ibibaho bibiri kubera imbere hariyo ikibaho kimwe, mu kuboko kw'iburyo naho hakabaho ikindi kibaho.

Abanyeshure bo mw' isomero ryo mu mwaka w'umunani kw' ishure ry' isumbuye ryo ku Musaga bariko bariga ibihimba vy'umubiri. Ku kibaho mwarimu yahacafye igicapo kivuga ibihimba vy'umubiri uhereye ku mutwe gushika ku maguru.

Imbere y'ishure ryisumbuye ryo kumutanga hateye ibiti vyiza cane bitotahaye ntiworaba kimwe muri ivyo biti n' ico ishyugwe, ariko ikindi co co ni icoumwembe musi y'ivyo biti ni ho banyeshure bakunda kuza guteramira bugamye izuba iyo ririko riraka cane.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa mbere w'amashure y'intango yo mu gihosha hari ibicapo bitandukanye muri iryo somero harimwo n'amasanamu, ndetse ayo masanamu akabarimwo ibishushanyo bitandukanye nkumuntu inyoni eka n'ibindi vyinshi.

Umwana w'umunyeshure yiga mu mashure y'intango, ariko arasubiramwo ivyigwa muhiri wabo yicaye ku ntebe y'inyegamo, ndetse akabafise akamezi imbere yiwe akaba yagateretseko ibitabo ya zinguru yariko ariga ntiworaba.

Imbere y'inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu Kanyosha hateye igiti cyiza cyane cy'umukaratusi icyo giti kiratotahaye ntiworaba kandi abanyeshuri barakunda ku gikinira mosi kubera gitanga gatutu keza cane.

Ku kibambazi c'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga mu mwaka w'umunani, hacafyeko ibicapo bitandukanye vy'ibikoresho bakoresha mu burimyi muri ibyo bicapo hari mw inkorofani hakabamwe urukero hakabamwo n'isuka.

Kubera yuko inyubako ikoreramwo umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara iheruka kugururwa n'umuyaga, wabaye mu mvura nyinshi yo mu kwezi guheze, haciye haba umugambi wo kubaka iyindi nyubakwa y'uwo muyobozi. Iyo nyubako ikaba yubakishijwe amatafari aturiye ndetse kandi ikaba ifise umuryango w'icuma.

imbere y'inyubako nyinshi cane zigiza amashuri y'intango yomu gihosha hari ikibuga kinini cane kiri mwumusenyi muri ico kibuga kandi hateyemwo ibiti bikeyi ku giti kimwe kiri muri ico kibuga hakaba hamanitsweko ikinkengeri

ku kibaho cirabura kirimu isomero ryo mumwaka wa gatanu w'amashure y'intango handitseko ibiharuro vyinshi cane mwarimu yasize ahaye abanyeshuri ngo basigare barakora muri ivyo biharuro harimwo igenda guteranya umunani umunani gutera nya gatanu umunani guteranya gatatu n'ibindi vyinshi

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kane w'amashuri y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu Nyakabiga ya mbere, harimwo intebe nyinshi cane ntiworaba. Muri uwo mwanya ntabanyeshuri barimwo kubera yuko batashe kuruhuka. Ikibambazi caho kikaba gisize irangi ryera.

isomero ryo mumwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw' ishure ry'intango ryo mukibenga n'inziza cane ntiworaba muriryo somero hari ibibambazi bisizirangi ryera ndetse kandi muri ivyo somero hakaba hari no rusengero rusize irangi ryera

Inzu y'ibitabo nziza cane ntiworaba yubatse mu buryo budasanzwe, kandi ifise isuku ridasanzwe irimwo ibitabo vyinshi cane bipangapanze mu tubati, ndetse ku bibambazi vy'iyonzu hakaba hamanitseko ibicapo bitandukanye.

Imuyinga ku mugwa mukuru hari inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bw'i gorofa, ndetse ikabinageretse rimwe iyo gorofa ifise imiryango isiziranga ritukura, ndetse ikaba, kandi nyubakishijwe amatafaraturiyikabinasakaje amabati.

inyubako nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi ikabinasakaja mabati iyo nyubako niyikoreshwa nk'ishure ry'isumbuye ryo mu gihosha ndetse mw' isomero ryo mumwaka w'icumi harimwe akabati gakozwe mu mbaho

Mwirohero mu gisagara cya bujumbura hari nzu y'ibitabo nziza cyane ntiworaba iyo nzu y'ibitabo irimw ibitabo byinshi cyane ndetse bikabar birimwe indimi nyinshi zitandukanye harimwo izigifarasa, iz'ikirundi, iz'icyongereza, reka n'igishinwa cose kirimwo.

Inyubaka z'amashure yisumbuye y'imu yinga ni nyinshi cane izo nyubakwa zose zifise ibibambazi bisiziranga igera, ndetse i ruhande yimwe muri izo nyubakwa hakaba hari itara rikoresha imishwarara y'izuba, ndetse hakaba hari n'igiti kineni c'inganza amarumpu.

Isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashuri y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu kabondoni ryiza cane ntiworaba rifise ibibambazi bisiza amabara biri ku ruhande rwo hasi hasizairanga iryirabura ku ruhande rwo hejuru na ho hakaba hasizirango irera.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere irimwo umuntu w'umugabo yambaye umupira wirabura w'amaboko maremare muri iyo nyubakwa harimwo n'intebe nyinshi cane z'inyegamo reka hakaba harimwo n'imeza nyinshi cane.

Ku rubambazi rwisomero ryo mu mwaka w'umunani riri kwishure ry'isumbuye ryo mu Ngagara hamanitse urupapuro rufise ibara risa n'umutoto uhishiye kururwo rupapuro hacafyeko ibintu bitandukanye akayabu, icupa, indobo n'ibindi n'ibindi.

Inyubako z'amashuri yisumbuye yo mu kibenga n'inziza cane ntiworaba, kandi zubatswe mu buryo bukomeye ,zose hamwe n'izibiri, imwe ikaba ifise ibibambazi bisize amabara ,ku ruhande rwo hasi hari ibara ry'ubururu, ku ruhande rwo hejuru hakaba hari ibara ryera.

Umwarimu w'umugabo yigisha icigwa c'ibiharuro mu mwaka wa mbere w'amashure y'intango kw'ishyure ry'intango ryo mu Kamenge. Yanditse ibiharuro bitandukanye k'udupapuro, ndetse utwo dupapuro akaba aritwo aza kwifashisha ariko arigisha abanyeshure kugira batahure neza.

abanyeshure biga ku ishure ry'intango ryo mu kibimba mw' isomero ryo mu mwaka wa gatanu uyu munsi batonze ari benshi cane ku ishure ariko muri uwu mwanya siho bari mu masomero bariko barakina hanze mu kibuga ndetse kandi hakaba harimwo umwana yasize igikoresho cyiwe c'ishure ku ntebe

ikirero uyu munsi cazindutse gisa neza cane ntiworaba kirimwe ibicu bitandukanye aho harimwe ibicu bifisi bararisa n'ubururu hakabamwa n'ibicu bifisi bara ryera inyubako y'amashure y'isumbuye yomu gihosha yubatswe neza cane ndetse ikaba arigorofa ikabigeretse kabiri

Akabati kabajwe mu mbaho ndetse kari mw'isomero ryo mu mwaka wa kane w'amashuri y'intango, n'aka mwarimu, ndetse ako kabati muri uyu mwanya karuguruye, kakaba karimwo ibitabo bitandukanye, kakaba karimwo n'impapuro mwarimu akunda gukoresha.

Ikigo c'amashure y'intango co ku Musaga cubakishije amatafari aturiye ndetse gisakaje amabati, ariko ayo mabati yaratanguye kugwa ingese, ico kigo gifise uruzitiro rw'intsinga izo ntsinga zikaba zifashwe n'ibikingi vy'ivyuma.

Ku muzinda hari ikigo c'amashure y'intango gifise uruzitiro rw'iminyare ndetse kandi ku irembo gihugo ruzitiro nta n'umujyango uhari ariko izo nyubakwa zayo mashure n'izibiri ndetse zikaba zisakaje amabati kandi zubakishije amatafara aturiye.

Umugore ahetse umwana kandi yambaye agapira k'amaboko magufi kera. Uwo mugore kandi afise igitambara yitwikirije ku mutwe akaba nafise n'ihereni ryera ku gutwi. Uwo mugore ariko yiga gusoma no kwandika kubera yuko atashoboye kugira amahigwe yo kwiga.

ikigo c'amashure y'intango yo ku mushasha kigizwe n'inyubakwa zibiri ndetse zose zikaba zubakishije amatafara turiye zinasakaje amabati imwe muri izo nyubakwa ikaba ifise amabati yatanguye kugw ingese ariko iyindi yo yifise amabati meza cyane asizirangirisa n'icatsi kibisi

Ku kibambazi ico mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango ku ishure ry'intango ryo mu kivoga hamanitse ku rupapuro rufisi bararisa n'umuto tuhiciye kuri ubwo rupapuro hacafise ku ibintu bitandukanye harimwe umupira w'amaguru intebe igiti ikaramu igitabo ndetse n'agacamurongo.

ishure ry'isumbuye ryo mu kibenga rifise igikoni batekeramwo ivyo kurya bigabu rirwa banyeshure igikoni kikaba kiri hirya cane ry'amashure ndetse ico gikoni kikaba cylubakishijwe amatafari aturiye kikaba gifise n'umuringoti udugana imyotsi

Mu kibug'abana bakiniramwo kir' imbere y'amashure y'intango yo kumushasha, harimw' ivyum'abana baza bararya k'umunyenga ,ndetse kandi mur'ico kibuga harateyemwo n'ibiti vyiza cane, ivyo biti bikaba bitanga agatutu keza abana bahora bugamamwe yo izuba ririko riraka cane.

Kugira ushike mu masomero ari mw' igorofa y'inyubakwa y'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, uca ku ngazi zubatse. Ndetse izo ngazi zikaba zikingiwe hirya no hino ku mpande n'ivyuma. Ivyo vyuma na vyo bikaba bisize irangi ritukura.

Ishuri ryisumbuye ryo ku Mushasha ni ryiza cane ntiworaba, rifise amasomero meza cane, aho isomero iryo ariryo ryose riba ririmwo akabati, ariko mw'isomero ryo mu mwaka w'icenda, akabati mwarimu yasize akugaye, ndetse akaba yagufuye n'ingufuri.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara ni ryiza cane ntiworaba, ndetse rifise n'akazu ka siugumwe keza cane ako kazu ka sugumwe kubakishije amatafara aturiye ndetse gasa kaja amabati, ako kazu ka sugumwe kakaba gafise imiryango y'ivyuma.

Ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, hari nyubakwa y'amashure y'intango iheruka kubakwa vuba. Iyo nyubako ayubakishije amatafari aturiye ndetse ikabinasakaje amabati. Imbere y'iyo nyubakwa har'ibiti bitatu vy'imyembe ndetse kandi iyo nyubakwa ikaba fise ikigega kinini c'irabura bashiramw'amazi.

Kw'idirisha ry'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga, hamanitseko urupapuro rufise ibara risa n'umutoto uhishiye, urwo rupapuro rwanditseko urukurikirane rw'ivyigwa ndetse nukungene ivyo vyigwa biza birakurikiranwa kwigishwa ku musi ku musi.

Imbere y'inyubako z'amashuri y'intango yo mu kibenga hateye ibiti vyiza cane, kandi bitotahayo ntiworaba musi y'ivyo bite ni ho abana abo abanyeshuri bakunda kuba bariko barugama izuba mu gihe riba ari riko rirakari ryinshi cane.

Ishure ry'intango ryo ku Mushasha ni ryiza cane, ryyubatse mu buryo budasanzwe. Rifise amasomero menshi, ayo masomero nayo akaba afise imiryango y'ivyuma. Hriko kandi n'ibiyo. Ayo masomero afise n'ibibambazi bisize irangi ryera.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo ku Musaga, higisha umwarimu w'umugore yigisha ikirundi. Uwo mwarimu ariko arigisha gucagagura, ndetse akaba yabahaye akarorero ko gucagagura "ubukene" : u-bu-ke-ne.

Ikigo cisumbuye co mwijabe gifise inyubakwa zibiri zitandukanye imwe n'inyubakwa ngufi, ariko iyindi yoyo n'inyubakwa yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe izo nyubakwa zosukwari zibiri zubakishije amatafara aturiye, kandi zinasakaje amabati.

Abana b'abakobwa batanu babiri muribo bambaye umwambaro w'ishure batunze umurongo bariko baragenda mu kigo c'ishure, ndetse akana gatoyi muribo gahetsa isaho yako ku mugongo uwundi umwe na we yipfutse umupira izuba, kubera ririko rya kari rinshi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga harageza umwanya wo kugaburira abanyeshure, ndetse abakozi bo mu gikoni batondesheje amasahani menshi cane bariko baragabura ivyo kurya, kubera yuko umunyeshure uwe ari we wese yisangiza.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafara aturiye, ndetse iyo nyubako ikabinasakaje amabati iyo nyubako ifise imiryango y'ivyuma, ndetse, kandi kabifise n'amadirisha y'ibiyo ayo madirisha akabakingiwe n'ivyuma kugira ngo ivyo biyo ntibishoke bimeneka.

Ingozi ku mugwa mukuru hari inyubaka nziza cane y'i gorofa, ndetse yubakishije amatafaraturi yikabinasakaja amabati iyo nyubako ikaba igeretse rimwe, ndetse ikabikoreshwa nk'ishure ryisumbuye iyo nyubakwa, kandi yigamwo abanyeshure benshi cane.

Ikigo c'ishure gyisumbuye ryo mu kibimba cubatse neza cane ntiworaba cyubakishije amatafara aturiye ndetse mu isomero ryo mu mwaka w'umunani ku ko ibambazi hamanitse urupapuro rufisi bararisa n'umuto tuhishiye kuri ubwo rupapuro hakaba hac afise ku ibintu bitandukanye harimwo intebe y'inyegamo.

Abanyeshure benshi biga kw'ishure ry'intango ryo mu Kivoga, bari imbere y'amasomero yabo, babiri muri bo bahetse udusaho twabo ku migongo, ndetse hakaba hari n'abandi babiri bafise amasafuriya amanini manini mu ntoke, bakaba bariko bayatwara mu gikoni.

Icumba ciza cane c'umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, gifise bibambazi bisize irangi ry'ibara ryera, muri ico cumba kandi harimwo imeza ipfukishije ibitambara ndetse, kandi iruhande y'iyo meza hakaba hari intebe y'inyegamo.

Umwana w'umuhungu yiga mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu kibenga, ariko arakora umwimenyerezo ni imyimenyerezo mwarimu yasize yanditse ku kibaho ngo abana basigare barakora, ndetse muri iyo myimenyerezo harimwo ibiharuro umunani guteranya gatanu bingana umunani guteranya gatatu ingana.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ni nziza cane irimwo ububati bw'imbaho, ndetse ubwo bubati na bwo bukaba bupangapanzwemwo ibitabo vyinshi cane bishasha bishasha bipanzwe kwavyo, ariko, kandi ni bimaze igihe bikaba bipangapanzwe kwavyo.

Abarimu bigisha mw'ishure ry'intango ryo mu Nyakabiga ya kabiri, bagizwe n'abakobwa batatu hamwe n'abagabo babiri, bahagaze bariko baraganira kuko turi mu mwanya w'ikiruhuko, umwe muri abo bakobwa akaba yambaye impuzu y'imbeho ndende cane.

Inyubako y'amashure yisumbuye yo mu rutegama yubatse neza cane ntiworaba ,ico kigo c'amashure cubakishije amatafari aturiye ndetse isomero ryo mu mwaka w'icumi uyu munsi riruguruye ,iryo somero rifise umuryango w'icuma.

Ishyure ryisumbuye ryo mu Kinanira rigizwe n'inyubakwa nziza cane ntiworaba iyo nyubakwa ku bibambazi vyayo hasize amabara abiri, ku ruhande rwo hasi hakaba hasize ibara ryera, ku ruhande rwo hejuru narwo hakaba hasize irangi risa n'umutoto uhishiye.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi ikaba ifise n'amadirisha ayo madirisha na y'ibiyo ivyo biyo navyo bikaba bifise ivyuma bibikingira imbere yiyo nyubakwa hari ikibanza cagenewe guhagarikwamwo imodoka ku bashitsi.

Icumba ciza cane ntiworaba gifise ibibambazi bisiza amabara atandukanye kirimwo intebe nyinshi cane zinyegamo, zimwe muri zo ntebe zisizirangirisa n'ubururu izindi zisiziranga irisa n'umutotuhishiye izindi zikaba zisi ziranga irisa n'icatsi kibisi.

Imbere y'amashure y'intango yo mu kivoga hari ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi ico kibuga kabarico abana bakiniramwo iyo hageze gukina muri ico kibuga harimwo n'ivyuma abana bato bakunda kurya kwumunyenga, ndetse muri ico kibuga haranateyemwo ibiti bibiri binini binini cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara ryigako abanyeshure benshi cane ntiworaba. Muri abo banyeshure harimwo abahungu hakabamwo n'abakobwa. Bose bambaye umwambaro w'ishure bahagaze hirya no hino y'ibendera, umuyobozi w'iryo shure na we akaba ahagaze imbere yabo, ariko arabakoresha inama.

Mwibarabara gitiriwe umwami mwambutsa wa gatanu ririko umutanga mu gisagara ca bujumbura hahagaze abantu benshi, ndetse abo bantu bakaba baje mu rubanza ruriko rubera mu nziriko'iryo barabara, ndetse, kandi abo bantu bakaba baje mu mamodoka menshi cane bahagaritse muri iryo barabara.

Abana batatu, babiri muribo ari abahungu uwundi nawe ari umukobwa, ndetse abo bana b'abahungu bakaba bahetse udusaho twabo ku mugongo, bakaba ari abanyeshure biga kw' ishure ry'intango ryo mu Gahororo. Abo banyeshure bakaba bariko baragenda kw' ishure bagenda baraganira.

Inyubakwa nini cane, yubakishije amatafari turiye kandi isakaje amabati, asize irangi iritukura, inyuma y'iyo nyubakwa hateye ibiti vyinshi cane, iyo nyubakwa ikoreshwa nk'ishure ry'intango ryo mu Kanyosha, imbere y'iyo nyubakwa kandi hari ikibuga kinini cane abanyeshuri bakiniramwo.

Abanyeshure biga mw'isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu kibimba bari mw'isomero mwarimu wabo w'umugabo ari mw'isomero ari hagati yabo, ariko aratembera, ndetse ahejeje kubaha impapfuro zanditse ko amanota yabo y'igice ca kabiri.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo kumushasha harimwo akabati kabajwe mu mbaho mwari mu yasiza akabati akwuguruye, ndetse muri ako kabati hakaba harimwo ibitabo bitandukanye harimwo n'impapuro.

Umwana w'umunyeshure yiga mu mashure y'intango, ariko arasubiramwo ivyigwa vyiwe mu hira. Ndetse yicaye ku ntebe y'inyegamo imbere yiwe hakaba hari akameza gafise amaguru y'ivyuma. Kuri ako kameza hateretseko ibikoresho vy'ishure bitandukanye.

Kw'irembo ry'ishuri hateye ibiti vyiza cane, kandi vyinshi muri vyo harateye igiti c'ikigazi gitotahaye cane, ndetse, kandi harateye n'igiti c'umukaratusi wo mu bwoko bwa kija mbere hateye, kandi n'ibiti vyoinganigani.

Ikigo c'amashuri yisumbuye co mu buhonga ni ciza cane, kandi ni gishashe kikaba cubatswe mu buryo bugezweho, ndetse cubakishije amatafa araturiye kikaba kinasakaje amabati muri iyo nyubakwa, kandi hakaba harimwo n'amatara.

Abanyeshure batatu b'abahungu bariko bararya umunyenga ku cuma kiri mu kigo c'ishure co ku musaga ndetse abo banyeshure barakunda cane kurya uwo mu nyenga mu mwanya wo kuruhuka inyubakwa y'iryo shuri ikaba yubakishije amatafari aturiye.

Imbere z'inyubakwa z'amashuri yisumbuye yo mu Kibenga, hari ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi abanyeshuri bakiniramwo iyo hageze umwanya wo gukina, ndetse muri ico kibuga hariho ibiti bibiri kimwe muri ivyo biti kikaba ari kirekire cane kandi kikaba ari kinini.

Isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo ku Mushasha hamanitseko impapuro zibiri rumwe muri izo mpapuro rufise ibara risa n'umutoto uhishiye urundi narwo rufise ibara ryera, kuri urwo rupapuro rwera handitseko imperekeranyo zitandukanye.

Ishure ry'intango ryo mu Gasekebuye rifise irembo rifise umuryango w'icuma. Ariko iryo rembo rifise agace kamwe kuguruye, kiretse ko urundi ruhande rwugaye. Ako gace kakaba ariko abanyeshure barenganiramwo bariko barinjira.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse iyo nyubako ifise n'umuryango usize irangi ritukura. Uwo muryango ukaba wugaye kandi hariko n'igufuri. Uwo muryango wanditseko kwari umuryango w'isomero ryo mu mwaka wa kabiri.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse ifise ikibambazi kirekire cyane kuri icyo kibambazi hakaba hamanitse ku rupapuro rwera, ubwo rupapuro rurikwa ibimenyetso by'amaboko bikaba bikoreshwa n'abantu bafise ubumuga bwo kutumva.

Inyubako nziza cane kandi ikomeye yubakishijwe amatafari aturiye, ndetse ikoreshwa nk'isomero, iryo somero, n'iryo mu mwaka wa gatanu w'amashuri y'intango, ndetse iryo somero rikaba ryigamwo abanyeshure benshi cane ntiworaba!

Mw'isomero ryo mu mwaka wendwi w'amashuri yisumbuye kwishuri ryisumbuye ryo mu kibenga hariho urubaho mu mfuruka, ndetse urwo rubaho rukabarwanditseko ibiharuro kuva kuri mirongo ibiri na rimwe gushika kuri mirongo itatu mu rurimi rw'igifaransa.

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango yo ku mushasha harateye ibiti, kandi ivyo biti ni vyiza cane eka n'inyuma y'iyo nyubako na honyene harateye ibiti iyo nyubakwa kandi na yonyene ni nziza cane ikabisiza amabara menshi, kandi atandukanye.

Ishure ry'intango ryo mu Kibimba rigizwe n'inyubakwa zitatu z'amashure, ndetse zibiri muri izo zisakaje amabati asize irangi ritukura, ariko imwe yoyo isakaje amabati asize iranga risa n'icatsi kibisi, abana bariko barakina mu kibuga kiri imbere yizo nyubakwa.

Ikigo c'amashuri yisumbuye kiringozi ku mugwa mukuru w'intara cubakishije amatafara aturiye, ndetse, kandi gifise amasomero manini manini cane ico kigo c'amashuri kikaba gifise n'amadirisha y'ibiyo ivyo biyona vyo bikaba bifise ivyuma bibi kingi.

inyubakwa z'amashuri yisumbuye yo mu gihoshya n'inziza cyane ntiworaba imbere zisiza isima y'irang ira itukura ndetse ku bibambazi naho hasize amaranga atandukanye aho ku ruhande rwo hasi hasize iranga irisa n'icyatsi kibisi ku ruhande rwo hejuru naho hakaba hasiz irang ir isa n'umuto tuhishyiye

Inyubako y'amashure yisumbuye y'igitega ku mugwa mukuru yubatswe mu buryo bw'i gorofa yubakishije amatafari aturiye, kandi sakaja amabati, ndetse ikabifise imiryango y'ivyuma iyo miryango na y'ikabisiziranga iritukura.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Gihosha yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe kandi yubakishije amatafari aturiye ndetse inasakaje amabati, kugira uduge mu nyubakwa yo hejuru muri iryo gorofa, uca ku ngazi ziri imbere y'iyo nyubakwa nyene.

Ikigo c'amashure y'intango c' i Butanyerera cubakishije amatafari aturiye kandi gisakaje amabati. Ico kigo c'amashure y'intango gifise uruzitiro ariko rumeze nabi, kubera yuko ari urw'iminyari, ndetse kandi rukaba rutazitiye neza hose.

Imbere y'amashuri yisumbuye yo mu Gihosha, har'ikibuga kinini cane gikinigwa mw'umupira w'amaboko muri ico kibuga muri uyu mwanya hahagaze mu imodoka zitatu izo modoka zikaba ari z'abagiraneza batanze infashanyo y'intebe zo kur' ico kigo

inyubaka zo kwishure ry'intango ryo mu kamenge n'inziza cane izo nyubakwa zubatse mu buryo bwakera ndetse zikaba zinasakaje amabati yo mubwoko bwakera imbere y'izo nyubakwa hari kibuga kinini cane kirimwo musenyi ico kibuga naco kikaba giteye mw'ibiti

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye ryo mu Gahororo yubatswe mu buryo bw'igorofa, kandi iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi ikaba inasakaje amabati, kugira ugere mu nyubakwa yo hejuru mur'iryo gorofa uca ku ngazi.

isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango kw' ishure ry'intango ryo mu kivoga, uyu mwanya nta banyeshure barimwo batashe kubera yuko hageze gutaha ndetse hakaba hari mwo intebe nyinshi muri iryo somero zicara kwabo banyeshure bariko bariga.

Inyubako z'amashure y'intango yo mu ruhehe zubatswe mu buryo butandukanye aho zimwe muri zo zubatswe mu buryo bw'igorofa, ariko izindi na zo zikabari ingufi iyo gorofa yo kuri iryo shuri ikabigeretse kabiri, ndetse zose hamwe zikaba zubakishije amatafara aturiye.

Umunyeshuri yiga mu mwaka w'icumi kw'ishure ryisumbuye rimuyinga ku murwa mukuru, ariko arasubiramwo ivyigwa vyiwe muhira, ndetse akaba yambaye umupira ufise i bararisa n'i catsi kibisi uwo mupira ukaba ari uw’ imbeho, akaba yicaye ku ntebe, ndetse akaba afise imezi imbere yiwe.

Abana batatu biga kw'ishure ry'intango ryo mu kivoga babiri b'abahungu wundi w'umukobwa barabana ahantu baba, ndetse, kandi bakunda kugenda kw'ishure bafatanye, ndetse abakungu bobo barakundana cane ntiworaba abo banyeshure bafise udusaho twabo ku migongo.

Inyubakwa yubakishije amatafari aturiye ikoreshwa nk'isomero ry'umwaka wa gatatu w'amashure y'intango muri komine buhinyuza, ndetse muriryo somero uyu munsi bamye biga ibiharuro, aho ku kibaho co muri ijyo somero handitse ibiharuro byinshi kuva ku busa gushika ku gihumbi.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'intango ryo mu Kibenga, bariko barataha kubera umwanya wo kuruhuka urageze, abo banyeshure benshi muri bo bambaye umwambaro w'ishure, kiretse yuko harimwo abana b'abakobwa bambaye udupira tw'amaboko magufi tundi, kamwe muri two kakaba kirabura.

Abanyeshure biga mu mwaka wa gatanu ku ishure ry'intango ryo mu kivoga, uyu munsi baje kwiga ari benshi cane, mw’isomero ryo muri owo mwaka wa gatanu higa abanyeshure barenga mirongo itanu ndetse uwu munsi bakaba baje bambaye umwambaro w'ishure kiretse batatu muri bo batambaye umwambaro w'ishure.

Umupira w'amaguru mwiza cyane ubanzwe mu bishashi wabanzwe n'uwo mwana yitwa Petero, uwo mwana arazi kubanga neza cane kubujyo abanga mu bujyo bwa gitangurigwa, ndetse uwo mwana n'ibitumwako cyane kubera abana benshi bakunda kumusaba ngo ababangira imipira.

Ikigo cisumbuye citiriwe mutima mweranda kiri mu gisagara ca bujumbura kirateyemwo ibiti binini binini, kandi vyiza cane kw'irembo ivyo biti birahabereye ntiworaba abakobwa babiri umwe mu uri bafise igitabo mu ntoke bariko baragenda bagana muri ico kigo.

Isomero ryo mu mwaka w'icumi kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Ngagara, riruguruye ariko nta banyeshuri barimwo indani. Uyu munsi basize buguruye abanyeshuri bagiye mu mwanya wo kuruhuka. Iryo somero rikaba rifise umuryango w'icuma.

inyubako y'amashure y'intango yomu gihosha yubakishije amatafari aturiye ndetse uyumunsi abanyeshure bokuri iyoshure barabwigwa manota akaba arina co gituma ababyeyi babo bashimye kuzanana n'abana babo kugirango babumviririza amanota

Mw'isomero ryo mu mwaka wa gatandatu w'amashure y'intango harimwo intebe nyinshi cane, ariko izo ntebe muri uyu mwanya nta munyeshure n'umwe azicayeko, kubera yuko batasha umwanya wo gutaha wageze iryo somero ryubatse neza cane ntiworaba, ndetse hakaba harimwo n'amatara.

Ikirere uyu munsi cazindutse gikeye cane ntiworaba ndetse ikikaba gifise ibicu vyinshi bisa n'ubururu ariko hakaba harimwo n'ibicu vyera ishure ry'isumbuye ryo mu Kanyosha ryubakishije amatafari aturiye ndetse imbere y'ishure harateye igiti c'umukaratusi wo mu bwoko bwa kijambere.

Inyubako y'amashuri y'intango yo ku muzinda iyo nyubako yubakishiija matafar aturiye kandi isakaja mabati yho mu bwoko bwa kera imbere iyo nyubako hari kibuga kinini c'umusenya abanyeshuri bakiniramwo ndetse kandi nyuma y'iyo nyubako hateye ibiti.

Ibubanza ku mugwa mukuru hari kigo cy'amashure yisumbuye cy'ubuhinga icyo kigo c'amashure gifise inyubakwa ikomeye cyane ibibambazi byayo bikaba bisiziranga igera iyo nyubakwa kandi ifise uruzitiro rukomeye cyane rw'amatafara turi ya vanze n'amabuye.

Isomero ryo mu mwaka w'icenda kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga, ririmwo intebe nyinshi. Kandi iryo somero ryubatswe mu buryo bukomeye cane, kubera y'uko rifise n'ibibaho ku mpande n'impande zose. Iryo somero rifise ibibambazi bisize amabara abiri, ku ruhande rwo hejuru hakaba hasize irangi ryera.

Icumba ciza cane cubakishijwa amatafara aturiye muri ico cumba harimwo imeza nyinshi, ndetse kuri izo meza hateretseka amamashini nyabwonko, ndetse n'i ruhande y'izo meza hakaba harimwo intebe zitandukanye harimwo iz inyegamo.

Inzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ni nziza cane ntiworaba, ndetse irimwo ibitabo vyinshi cane bipangapanzwe mu tubati dutandukanye utubati tumwe tubajwe mu mbaho, ariko kamwe muri two ni akicuma kakaba karimwo amakazinduzi menshi.

Inyubako y'amashure yisumbuye yo mu kamenge ku ishure ry'ubuhinga yubatse neza cane ntiworaba mu isomero ryo mu mwaka wa cumi na kabiri hari ibibambazi ibisizirangigera ndetse muri iryo somero ku kibaho abanyeshure bakaba bamye biga icigwa cy'ubure

Ikigo c'amashure y'intango co ku muzinda cubakishije amatafari aturiye ndetse gifite amadirisha y'ibiyo ,ivyo biyo navyo bikaba bikingiwe n'ivyuma ariko bimwe muri ivyo biyo vyaratanguye kumenagurika kubera abana babimenye bariko baterana amabuye mu gihe bariko baragwana.

Rimwe mw'isomeragiza ikigo c'ishuri ryisumbuye ryo mu kinindo riruguruye, ariko umuryango uregetseko, kubera yuko ata banyeshuri bariko bariga uwu mwanya bagiye gukina, ndetse wo muryanga akabari uwo icuma.

Ikirere gisa neza cane uyu munsi ntiworaba, kirimw igicu c'ubururu ndetse kikabamwe n'ikindi gicu cera ku ishure ry'isumbuye ryo mu kivoga uyu munsi abanyeshuri babiri bacerewe umwe muribo ariyicariye afise agasaho kiwe ku mugongo.

Umwana w'umuhungu yambaye ibirato vyirabura, ndetse ahetse ku mugongo isaho yiwe nayo nyene yirabura, yambaye umwambaro w'ishure, uwo munyeshuri ariko aragendagenda mu kibuga kiri imbere y'inyubakwa z'ishure.

Inyubako y'amashuri yisumbuye yo mu Gihosha n'inziza cane ntiworaba. Yubakishije amatafari aturiye, kandi isakaje amabati. Iyo nyubakwa kandi ikaba ifise amadirisha y'ibiyo bikingiwe n'ivyuma. Imbere y'iyo nyubakwa, hakaba hateye igiti c'umukaratusi co mu bwoko bwa kijambere.

kubera ubwinshi bw'abanyeshure babandanya kwiyongera kurugero rudasanzwe kw' ishure ry'isumbuye ryo mu gihosha haheruka kubakwa iyindi nyubakwa nini cane kandi nziza yubatse mu buryo bw'igorofa iyo gorofa igeretse kabiri kandi kabisakaje mabati kabinubakishije amatafara aturiye

Inyubako nziza cane ntiworaba yubatswe mu buryo bw'igorofi ikaba yubakishije amatafara aturiye isakaja amabati iyo nyubako ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mu kinama, ndetse iyo nyubako ikaba yigamwe abanyeshuri benshi cane.

Inyubakwa z'amashure y'intango yo mu Kibenga ni nyinshi ndetse izo nyubakwa n'izakera kubera zisakaje amabati yo mu bwoko bwa kera, imbere y'izo nyubakwa hari ikibuga kinini cane, muri ico kibuga hakaba hateyemwo igiti kinini cane gitotahaye ntiworaba.

Inyubako y'amashuri y'isumbuye yi Matsyazo yubatse neza cane ntiworaba yubakishije amatafari aturiye ndetse ifise n'amadirisha akingiwe n'ivyuma imbere yiyo nyubako hateye imikaratusi myinshi ya kijambere.

Ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga ya Mbere rigizwe n'inyubakwa nyinshi cane. Zimwe muri zo zimaze igihe kirekire kubera zisakaje n'amabati yo mu bwoko bwa kera, ariko izindi ni zishasha zozo zubatswe vuba.

Imbere y'inyubako y'amashuri yisumbuye yo mu kibenga hagaze imodoka zitanu ntonto ndetse kandi hari n'ibiti vyinshi ibyo biti bikaba biteye igomwe bikaba ari na vy'abanyeshuri bakunda kugama mw'igitutu y'izuba ririko riraka cane

Inyubako y'amashuri yisumbuye yo ku mushasha ninziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe, kandi yubakishije amatafaratura iyi ikabinasakaje amabati imbere iyo nyubako harateye igiti, kandi kirakuze, ndetse kiranatotahaye ntiworaba.

Inyuma y'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga harateye duti twiza cane tw'imikaratusi yo mu bwoko bwa kija mbere, inyuma kandi iyonyubaka hari n'indobo nini cane iyo ndobikabibikwamwo amazi, ndetse ikabisizirangir isa n'ubururu.

ikibaho cirabura kimanitse mw'isomero handitseko ikibazo c'ikirundi abanyeshuri bamye bakora muri ico kibazo c'ikirundi harimwo ikibazo c'insomegwa ndetse hakaba harimwo n'ikibazo co gucagagura muvyo basabwe gucagagura harimwo ijambo umukwe n'inyoni

Mw' irembo ryinjira kw' ishure ry'isumbuye ryo mu Ngagara, hari umunyeshure w'umukobwa yambaye umwambaro w'ishure ndetse akaba anahetse agasaho kiwe ku mugongo ahahagaze agiye kwinjira muri ico kigo; Ndetse ico kigo gisanzwe kirimwo n'igiti kinini cane c'inganzamarumpu.

Ikigo c'amashure yisumbuye citiriwe umweranda pawulo, gifis' amashure meza cane ntiworaba, ndetse mu masomer' atandukanye hariy ibibaho binini binini cane ntiworaba mw' isomero ryo mu mwaka w'icumi abanyeshuri bariko bariga kandi bose bambay' umwambaro w'ishure.

Abantu benshi cane bari mu cumba ciza cane ico cumba kirimwo imeza nyinshi ziriko imashini nyabwonko nyinshi, ndetse muri abo bantu hakaba harimwo abahungu babiri bambaye udupira tw'amaboko magufi twirabura umwe muri abo bahungu babiri ni muremure cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha ryubatse neza cane ntiworaba kandi rirakomeye. Iryo shure ryubakishije amatafari aturiye, ndetse rikaba rifise n'igisenge gifise irangi ryera. Ndetse iryo shure rikaba rifise n'imiryango; imiryango y'icuma ikaba isize irangi risa n'icatsi kibisi.

Hafi y'inyubako y'ikigo c'amashuri yisumbuye yo mu kibenga hubatse iyindi nyubakwa y'isengero ndetse kandi hige yiyo sengero hari izindi nyubakwa banyagihugu b'abamwo izo nyubakwa zikaba ari nziza cyane zikaba zinasakaja mabata sizirang iritukura.

Inyubako nziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye irimwo akabati keza cane kandi kanini, ako kabati nakimbaho kakaba ari akabati kazobikwamwo ibitabo bizokoreshwa kwiyo nyubako izoba ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye ndetse hagati na hagati y'ayo matafari hakaba hasize isima ndetse ivanze n'ivyondo ndetse iyo nyubako ikabikoreshwa nk'isomero. Iryo somero rifise ikibaho cirabura. Ico kibaho naco kikaba canditsweko ivyigwa bitandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo mwi Rohero rigizwe n'inyubakwa zibiri zubatse zirabana imwe murizo niyo mu bwoko bwa kera kubera isakaje amabati ya kera iyindi yoyo yubatswe vuba izo nyubakwa zikaba ziri munsi y'ibarabaragika ryika burimbi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga rigizwe n'inyubakwa zitatu, zibiri murizo zubatswe mu buryo bw'amagorofa ariko iyindi yoyo ni ngufi, imbere y'izo nyubakwa hari ikibuga abanyeshure bakunda kuganiriramwo, ndetse kandi hakaba hari n'ikigega kibikwamwo amazi.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofa ,yubakishije amatafari aturiye kandi isakaje amabati ndetse iyo nyubakwa ikaba irimwo n'amatara. Ku mabati y'iyo nyubakwa hariko imiringoti itwara amazi y'imvura iyatwara mu bigega byabigenewe ndetse imbere y'iyo nyubakwa hari akabarabara gahagazemwo imodoka.

Bamwe mu banyeshure biga kwishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga bakunda gutaha n'imodoka, imodoka yunguruza abantu ihagaze imbere yinyubako yishure ndetse abanyeshure batatu b'abakobwa bariko barasohoka ishure ndetse banahetse amasaho yabo ku mugongo bagenda aho iyo modoka ihagaze.

Imeza yo mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kwishure ryisumbuye ryo mu ngagara hariko ibikoresho bitandukanye muri ivyo bikoresho harimwo agaca murongo, ndetse hakaba hateretseko n'igikombe gifise ibara risa n'ubururu hakaba hariko n'i karamu.

imbere y'inyubaka z'amashure y'isumbuye zo mu kibenga harateye uduti twiza cane tw'amashugwe ndetse kandi nyubakwa y'ico kigo ikaba ari gorofa igeretse kabiri ikaba ari nini cane ntiworaba imbere y'iyo nyubakwa hari n'ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo kirimwe musenyi

Imbere, ndetse no ku ruhande rwo hirya rw'inyubako y'amashuri y'intango yo kumusaga hateye ibiti binini cane vy'inganza amarumpo ivyo biti biratotahaye ntiworaba, kandi ivyo biti bikaba ibitanga gatutu keza abanyeshuri bakunda gukiniramwo iyizubaririko riraka cane.

Inyubakwa z'amashure kaminuza ziri gitega kumugwa mukuru zubatswe neza cyane ntiworaba zubatswe mu buryo bw'amagorofa ndetse zikaba zubakishije amatafar aturiye zikaba zinasakaja mabati izo nyubakwa imwe muri zikabifise amabata zisize irangi ritukura.

Inyuma y'inyubakwa z'amashure y'ikigo c'intango co ku mushasha hari miti y'ibikaratusi yo mu bwoko bwa kijambere. Inyuma kandi yiyo nyubakwa hariko harubakwa iyindi nyubakwa, kandi iyo yoyo ikazoba iri mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri. Iruhande kandi yiyo kigo c'amashure hari ikibuga kirimwo umusenyi.

Inyubakwa y'amasomero yo ku mushasha ifise amasomero manini manini cyane isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango ririmwe intebe nyinshi cane kandi ziregeranye cane kubera abanyeshuri bamye bakora isuku.

Uyu munsi kirere kizindutse gisa nabi ntiworaba imvura irashobora kurwa umwanya uwariwo wose inyubako y'ishure ryisumbuye ryo ku Mushasha yubatse neza naho isakaje amabati yo mu bwoko bwa kera iracakomeye ifise ibibambazi bisize iranga ryera.

Imbere y'inyubakwa z'amashuri y'intango zo ku Musenyi hari kibuga kinini cane kirimwo umusenyi. Ico kibuga kandi nico gishinzemwo ibiti bibiri, ivyo biti bikaba arivyo bimanitseko amabendera, rimwe rikaba ari ibendera ry'igihugu c'Uburundi, irindi naryo rikaba ari ibendera ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko.

Inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafar aturiye yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe kandi isakaje amabati. Ikoreshwa nk'inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu Kinama. Ndetse iruhande y'iyo nyubakwa hakaba hasanzwe hubatse isengero.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye yo mu Ruhororo ni nziza cane, izo nyubakwa zubakishije amatafari aturiye kandi ndetse zikaba zifise imiryango y'ivyuma, izo nyubakwa zikaba zifise amadirisha y'ibiyo bikingirijwe n'ivyuma.

Inyubako y'ishure ryisumbuye gitiriwe mutima mweranda iri mu gisagara ca bujumbura ifise uruzitiro rwiza cane, kandi rurerure urwo ruzitiro rukabagwubakishije amatafara aturiye iruhande y'urwo ruzitiro hanze hari abanyeshure babiri b'abakobwa bariko baragenda muri ico kigo.

Inyubakwa nziza cane y'amashuri yisumbuye yo ku muzinda yubatse neza cane ntiworaba iyo nyubakwa yubakishije amatafariaturiye, ndetse, kandi kabifise n'igisenge ico gisenge na co gikozwe mu mbaho, ndetse hakaba harimwo n'amatara abanyeshuri batsiyoba ari ko bariga mw'ijoro.

Imbere y'inyubako y'amashure yisumbuye yo mu ngagara hateye igiti ciza cane c'umukaratusi wo mu bwoko bwa kija mbere iyo nyubako, kandi y'amashure n'i gorofa ikaba yubakishije amatafar aturiye, ndetse nas akaje amabati.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikabinasakaje amabati kuri ayo mabati hakaba hariko n'imiringoti myinshi cane itwari amazi mu binogo vyabigenewe iyo nyubako ayubatswe mu buryo bw'i gorofa ndets ikabifise imiryango isizirango irisa n'icatsi kibisi.

Mu kibuga kiri hafi y'inyubako z'amashure yisumbuye yo mu kivoga hari ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi muri ico kibuga harimwo umwarimu ari ko araharenganira avuye kw'ishure, kubera yuko umwanya wiwe wo kwigisha ura aheze.

Mw'isomero ryo mu mwaka w'icumi ku ishure ryisumbuye ryo mu kibenga harimwo bibaho bibiri ku mpande n'impande ndetse ibyo bibaho bikaba binatuma abanyeshure biga neza muri iryo somero kandi harimwe intebe nyinshi cane ariko zimwe muri zo zikaba zishaje.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bw'igorofa yubakishije amatafara aturiye kandi isakaje amabati, imbere yiyo nyubako hakaba hari umwarimu w'umukobwa ariko aratambuka ndetse kandi ikirere cuyu munsi kikaba cazindutse gisa neza cane.

Inyubakwa y'amashuri yisumbuye y'i Mwaro ku murwa mukuru, irimwo amatara n'amazi. Iyo nyubakwa ikaba yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati. Iyo nyubakwa kandi ikaba ifise uruzitiro rufise ibibambazi bisize irangi ryera.

Ikigo c'amashure y'intango co mwi Rohero cubatse neza cane ntiworaba, cubakishije amatafari aturiye ndetse kinasakaje amabati. Imbere y'inyubakwa z'ico kigo hari ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, ico kibuga akaba ari ico abanyeshure bazabarakiniramwo iyo hageze umwanya wo gukina.

Mu kigo c'amashure yisumbuye citiriwe u mutima mwerandakiri bujumbura hatemwe ibiti vyinshi cane vy'imyembe ivyo biti vyo imyembe biratotahaye ntiworaba, ndetse iy'igihe co kwama kigeze biraheza bikama imyembe myinshi myinshi cane.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko kir'imbere y'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga, hariyo umunyeshure yambaye umwambaro w'ishuri ariko araharenganira. Uwo munyeshure akaba ahetse isaho yiwe ku mugongo. Imbere yiwe hari uwundi mugore w'umwarimu yigisha kw'iryo shure.

inyubakwa nziza cane kandi ikomeye nt'iworaba yubakishije amatafari aturiye iyo nyubakwa kandi yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse ikabinasakaje mabati iyo nyubakwa ifise imiryango y'ivyuma ndetse ikaba ifise n'amadirisha y'ibiyo

Imodoka nziza cane nto ihagaza iruhande y'uruzitiro ruri kw'ishure ry'isumbuye ryo mu ngagara, urwo ruzitiro rukaba rusiza iranga iryibara ryera, kandi i ruhande y'urwo ruzitiro hakaba hateye uduti twiza cane ivyo biti bikabari bitatu bitanga igitutu ciza.

Imbere y'inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Gihosha hari abanyeshure bamwe muri abo banyeshure bambaye umwambaro w'ishure ariko harimwo n'abanyeshure batambaye umwambaro w'ishure bamwe muri abo batambaye umwambaro w'ishure harimwo umwana w'umukobwa yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'ubururu.

Umuryango mwiza cane, kandi ukomeye wo icuma usize iranga ry'ibara ritukura w ahoze ufise igitasha cakoreshwa mu kwugurura, ariko ico gitasha carapfuye ububasigaye bugara, kandi bugurura bakoresheje igupfuri.

Imbere y'imwe mu nyubako zigiza ishure ryisumbuye ryo kumutanga hariho intebe abanyeshuri bicara ko uyu munsi yamye yicaye ko umuzamu kubera yuko abanyeshuri bataje kwiga, akaba ariko arazunguruka kugira acunge neza umutekano.

Inyubakwa z'ishure ry'intango ryo mu Kibimba zegeranye cane n'inyubakwa y'ishure ryisumbuye ryaho nyene mu Kibimba; ndetse kandi hakaba hari n'ikibuga kinini cane kiri imbere y'inyubakwa y'ishure ryisumbuye kirimwo musenyi. Iyo nyubakwa kandi ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa.

inyubako nziza cane ikomeye yubakishije amatafari aturiye ikoreshwa nk'ishure ry'isumbuye ryo mu kanyosha mw'isomero ryo mumwaka w'umunani hari ikibaho cirabura canditseko k'urutonde rw'ivyigwa ukungene bagiye barakora ibibazo muri ikigice ca kabiri cuyu mwaka

Mu kigo ca kaminuza y'Uburundi hariko harabera inama, iyo nama ikaba yitabiriwe n'abantu benshi cane. Iyo nama ikabiriko ikoreshwa n'umuyobozi w'igisagara ca Bujumbura. Ku ruhande rw'imbere muri iyo nama haricaye abantu babiri b'abakobwa, umwe muribo akabar'umubikira.

Ikigo c'amashure yisumbuye yo mu kibenga kigizwe n'inyubakwa nyinshi zitandukanye hafi y'izo nyubako hateye ibiti bitandukanye ndetse muri ivyo bite hakaba harenganira utubarabara banyeshure bacamwo bariko baragenda kw'ishure.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha ninziza cane ntiworaba yubakishije amatafara aturiye, kandi, ndetse yubatswe mu buryo bw'igorofa iyo gorofa is akaje, ndetse amabati iyo gorofa, kandi kabifise imiryango imiryango y'amasomero ikabisiz iranga ryibara risa n'icatsi kibisi.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga, riruguruye kubera abanyeshure basize baryuguruye bagiye gukina. Iryo somero kandi rikaba rifise umuryango w'icuma, uwo muryango nawo ukaba usize irangi ritukura.

Abanyeshure batatu b'abakobwa bambaye umwambaro w'ishure bariko baraganira babiri muribo baricaye ariko uwundi umwe arahagaze kandi yifashe neza umwe muri abo babiri bicaye yambaye umupira ufise ibara ryirabura.

Inzu y'ibitabo nziza cane yubatse mu buryo bwa kija mbere ifyi bibambazi bisizirang iraisa n'umuto tuhishiye irimwo tubati twinshi cane, ndetse utwo tubati tukaba dukozwe mu vyuma tukaba dupangapanzwemwo ibitabo vyinshi.

Iruhande y'inyubako y'amashure yisumbuye y'imuyinga hateye ibiti binini binini cane, kandi bikuze binatotahaye cane ntiworaba imbere, kandi yiyonyubako haranateye igiti c'umwembe ico giti na conyene kikaba gitotahaye cane.

umwarimu w'umukobwa yigishe kw' ishure ryisumbuye ryo mu kibenga n'umukobwa muremure kandi afite imishatsi myinshi akaba afise n'inzobe uwo mukobwa kandi abanyeshure baramukunda cane kubera yuko ibwisha neza

Îkigo c'amashure yisumbuye co mu Kanyosha, kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane ntiworaba! ndetse ico kigo kikaba gifise uruzitiro rufise ibibambazi bisize irangi ryera. Urwo uruzitiro narwo rukaba rufise irembo, iryo rembo naryo rikaba rifise umuryango w'icuma.

icigwa c'igifaransa kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kibenga cigishwa n'umwarimu w'umugore mumwaka w'umunani uwo mwarimu w'umugore akaba ari muremure cane kandi akaba ari inzobe ndetse akaba afise n'imishatsi myinshi uwo mwarimu yigisha neza cane igifaransa abanyeshuri baramukunda

Imbere y'inyubaka z'amashure y'intango yo mu kivoga hateye ibiti bibiri kimwe muri ivyo biti kiratotahaye cane ntiworaba, ariko ikindi kimwe coco carumye nta nibabi na rimwe risigayeko, kubera yuko cakubiswe n'inkuba.

inyubako z'amashuri y'intango yo mu gahororo n'inziza cane kandi n'inyinshi izo nyubakwa zikaba zubakishije amatafari aturiye ndetse zikaba zinasakaje amabati asizirangi ritukura izo nyubakwa zikaba kandi zifise imiryango isize ibara ry'ubururu

Inyubako y'amashure yisumbuye yo mu kibenga yubakishije amatafara aturi ye, kandi sakaja amabato asizirange ryibara risa n'icatsi kibisi iruhande yiyo nyubako ahahagaze umunyeshuri w'umuhungu uwo munyeshuri akabahetsa agasaho kiwe ku mugongo gatukura.

Imwe mu nyubako y'amashuri yisumbuye yo mu Gahoro ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa, iyo gorofa yubakishije amatafari aturiye ndetse ikabinasakaje amabati mu muhora wo muriyo gorofa hariko hararenganiramwo umwarimu w'umugabo.

Mu bukeye ku mugwa mukuru hari nyubakwa nyinshi z'amashure yisumbuye zimwe muri izo nyubakwa z'amashure yisumbuye yo muri ico gisagara ziregeranye cyane imwe muri zakabari igorofa ndetse iyo gorofa ikabisi izisima hasi ifise ibara ritukura.

Inyubakwa yubakishije amatafara aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati ni nyubako ikoreshwa nk'ishuri ry'isumbuye ryo mu kamenge iyo nyubaka hijya yayo hakaba hateye ibiti by'imikaratusi ndetse ku ruhande rwo hino naho hakaba hari utwatsi.

Irembo ryinjira mu kigo cy'amashure yisumbuye yo kumusaga riruguruye. Ndetse icyo kigo c'amashure kikaba gifise ikibuga kinini cyane kirimwe umusenyi icyo kibuga kaba aricyo abanyeshure bakinira mu iyo hageze umwanya wo gukina hakaba hanateye mw igiti gitota haye kinini cane.

Ku kibaho kiri mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha handitse ku rukurikirane rw'ivyige ukungena abanyeshure bagiye barakora ibibazo muri iki gice ca kabiri c'umwaka w'ishure wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Ikigo c'amashure yisumbuye cimwara ku murwa mukuru kigizwe n'inyubako nyinshi cane zirabana ntiworaba zibiri muri zo ziregeranye cane, ndetse imwe muri zo zibiri zegeranye kiba bifise umushinge w'amabuye ikabiri haruguru y'iyindi sizisima hasi tukura.

Imbere y'inyubakwa nini cane kandi nziza y'igorofa yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati iyo nyubakwa kandi kabigeretse kabiri hari kibuga kinini cyane abanyeshuri bakunda gukiniramwo iyo hageze umwanya wo gukina.

Uyu munsi kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga hariko harabera umusi mukuru muri uwo musi mukuru harimwo n'abavuzi b'ingoma muri aka kanya bakaba bariko baravuza ingoma bamwe muri bo bariko baratamba ntiworaba. Kuri ico kibuga c'umupira w'amaguru hariko harabera umusi mukuru, hari umunezero mwinshi cane.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye ni nziza cane kandi irakomeye ntiworaba. Iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikaba ifise imiryango n'amadirisha. Imiryango y'iyo nyubakwa n'iy' ivyuma, ndetsenayo ikaba isize ibara risa n'icatsi kibisi.

Hafi y'ikigo c'amashure yisumbuye yo mu gihosha hari ikibuga kinini cane cahoze gikinirwa kw'umupira w'amaguru, ariko ico kibuga ntigiheruka gukinirwa kw'umupira w'amaguru ari na co gituma hameze ivyatsi vyinshi cane mbetse hirya no hino y'ico kibuga hateye ibiti.

imbere y'ishure ryisumbuye ryo mu kinama hahagaze imodoka nyinshi cane izo modoka ni nyinshi kubuga ata muntu yo ziharura ngwa zimare umuntu w'umugore yambaye ivyambagwa vyirabura ndetse afise agasaho kiwe ku kuboko ahagaze imbere y'imodoka yiwe none agira atangure kuyigendesha

Ikigo c'amashure yisumbuye yo mu kivoga kigizwe n'inyubakwa nyinshi, ndetse muri zo hakaba harimwo n'igorofa igeretse kabiri yubakishije amatafara aturi ye ndetsa ikabii n'asakaje amabati imiryango y'amasomero yiyo gorofo ikabisi ziranga iry'ubururu.

Inyubako y'ishure yo kwishure ryisumbuye ryo mu ruhororo n'inini cane ntiworaba yubatse neza, kandi fise amasomero manini manini abanyeshure na bo bo mu mwaka w'icenda bakaba bariko bariga bariko bigishwa n'umwarimu w'umugabo, kandi batonze ari benshi cane.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha afise imodoka nziza cane ntoya. Iyo modoka isize irangi ryera, ndetse akaba akunda kuyihagarika inyuma y'uruzitiro. Inyuma y'urwo ruzitiro akaba ariho akunda kuyihagarika, kubera yuko ari ho umuzamu aba yicaye buri munsi.

Imbere y'inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Ngagara hateye igiti cane kinini gitanga igitutu ciza cane ntiworaba, abanyeshure bakaba bakunda kuza kuhakinira iy'umwanya wo gukina ugeze, bamwe bakahicara abandi nabo bakahahagarara bariko baratera inkuru.

Inyubako z'amashuri y'intango yo mu Kibenga n'inyinshi cane kandi ninziza ariko zimwe muri zo zisakaje amabati yo mu bwoko bwa kera imbere y'izo nyubako hari kibuga kinini cane kirimw musenyi ndetse muri icyo kibuga hakaba hashinze mw igiti cy'ibendera hariko ibendera ririko rirahungabana.

Inzu nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi ikaba ifise n'uruzitiro narwo nyene rwubakishije amatafari aturiye, ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga, abantu babiri b'abahungu bose bafise amasaho yabo umwe ayifise mu ntoki uyundi ku mugongo bariko baragenda mu cumba c'uburaro.

isomero ryiza cane ryubakishije amatafara aturiye ndetse risakaje amabati iryo somero rikaba ari ryo kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kivoga ndetse kuri iryo shure ryisumbuye haheruka kongegwa k'iyindi nyubaka nziza cane nshasha

iImbere y'inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu gihosha hahagaze imodoka nini cane itwara abantu iyo modoka ikaba isize amabara abiri ku ruhande rwo hasi hakaba hasize irange igirabura ku ruhande rwo hejuru na ho hakaba hasize irang igera.

Inyubako y'amashure y'intango yo muco ibitoka imaze igihe kineni ntiworaba iyo nyubako ikabinasakaja amabati yo mu gihe ca kera imbere yiyo nyubako ahateye igiti kineni cane c'inganza amarumpu ico giti kikaba ari co umuvumuvumu.

imbere y'inyubakwa nziza cane hahagaze imodoka yera ndetse iyo nyubakwa ikaba ari inyubakwa yubatswe mu buryo bw'igorofa ikaba ari inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Gahororo iyo nyubakwa n'indende cyane kandi igeretse kabiri ikaba yigamwo abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryo ku Muzinda yubakishije amatafara aturiye, ndetse, kandi siakaja amabati iyo nyubako ifise i ruzitiro runini cane urwo ruzitiro rukaba rufise umushinge w' amabuye, ariko rworwo rukaba gwubakishije amatafara aturi ye nyene.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ndetse kandi ikaba ari inzu y'igorofa igeretse kabiri, iyo nyubakwa ifise ibibambazi bisize irangi ryera ndetse kandi ikaba inasakaje amabati, iyo nyubakwa ifise umuhoro uhagazemwo abanyeshure bariko baraganira.

Kw' ishure ry'isumbuye ryo kumugwa mukuru i Muramvya, mu gihe c' ikiruhuko abanyeshuri batariko bariga haraheza hagaca haza kwiga abantu bakuze, ndetse abo bantu bakuze baraheza bakabigisha ikirundi.

Inyubako nziza cane yubatse mu buryo bw'i gorofa yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikabinasa akaje amabata asizirango iritukura imbere y'iyo nyubako hari ikibuga abanyeshuri bakeneramwo umupira w'amaboko, ndetse ico kibuga ni ciza cane.

Icumba ciza cane kirimwa ama mashini menshi nyabwonko, ndetse yo ma mashini na yo akabateretse ku meza nziza cane zimbaho, ariko izo meza zikaba zifise amaguru y'ivyuma, ndetse muri ico cumba hakaba harimwo abantu benshi muri abo bantu hakaba harimwo umukobwa yambaye agakofero kirabura.

umwana w'umukobwa w'inzobe yambaye umwambaro w'ishure ndetse kandi ahetse isaho yiwe kumugongo ariko aragendagana kw' ishure ndetse uwo munyeshure akaba yambaye n'uturato twirabura hari n'abandi banyeshure b'abahungu n'abonyene bahetse amasaho yabo kumigongo bariko barataha

Inyubako y'amashuri yisumbuye yo mu ngagara n'inziza cane iyo nyubako irakomeye ku rugero rudasanzwe, ndetse, kandi kabifise nurusenge rw'ivyuma iyo nyubako ikaba yubatswe mu gihe c'abazungu, ndetse ikabimaze imyaka myinshi cane.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha mu mwaka w'umunani biga ivyigwa vyinshi cane ntiworaba ndetse bimwe muri ivyo vyigwa biga harimwo igiswahiri ,bariga icigwa c'ijambo ry'Imana ,bariga icongereza eka ibiharuro n'ibindi vyigwa vyinshi bitandukanye.

Ikigo c'amashure yisumbuye co mu kibenga kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane, ndetse zose zikaba zubakishije amatafaraturiye zinasakaje amabati zimwe muri zi, ariko zubatswe mu buryo bwa kera, kubera zisakaje amabati ya kera, ariko izindi zozozubatswe vuba ni zishasha.

inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye ni nziza cane ntiworaba iyo nyubakwa kandi yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse ikaba irimwo n'akabati ako kabati na kokakaba gakozwe mu mbaho

Inyuma y'ishure ryisumbuye ryo mu Kabondo hahagaze imodoka zibiri z'abarimu bigisha kuri iryo shure, imwe muri zo ifise ibara risa n'ubururu, iyindi nayo irera, hirya yizo modoka hateye ibiti bibiri ndetse kimwe muri ivyo kikaba ari ikigazi.

Mu nyubakwa zibiri zigize ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara, imwe ni iya kera cane kuko isakaje n'amabati yo mu bwoko bwa kera. Ariko iyindi yoyo yubatswe vuba, ndetse ikaba inasakaje amabati yo mu bwoko bushasha.

Inyubako y'amashuri yisumbuye yo mu kibenga yubatswe mu buryo bwiza cane yubakishije amatafari aturiye, ndetse, kandi kabigizwe n'amasomero maneni manini cane ntiworaba isomero ryo mu mwaka w'umunani rifsi kibaho cirabura, kandi kinini cane.

Imbere y'inyubako z'amashuri yisumbuye z'i Gihinga, hari kibuga kinini cane, ndetse muri ico kibuga harateyemwo ibiti bitatu vyiza vyiza, binini cane bitotahaye ku rugero rudasanzwe, ndetse bikaba bitanga igitutu ciza iy'izuba ririko riraka.

Ibiti bitatu vyiza cane ntiworaba, biteye iruhande y'uruzitiro rw'ishuri. Urwo ruzitiro narwo rusize irangi ryera. Iruhande kandi yurwo ruzitiro hahagaze imodokari ntoyi nayo nyene isizie irangi ryera.

Ikigo c'amashuri yisumbuye yo mu rumonge cubatse neza cane ntiworaba cubatse mu buryo bw'i gorofa, ndetse iyo nyubako ikaba yubakishije amatafara aturiye ikaba Inasakaje amabati, imbere y'iyo nyubako haricaye umunyeshuri yicaye ku ntebe y'inyegamo.

abarimu babiri b'abagabo umwe muri bo akaba yambaye ibirato vyirabura ndetse n'agapira k'amaboko magufi kirabura na wenyine akaba arimuremure kandi akaba yirabura bariko baratembera barenganira imbere y'amasomero

Ibarabara riri haruguru y'inyubakwa z'amashuri yisumbuye ryo mu kivoga ni ryiza cane kandi rirakomeye ndetse ni n'ibarabara ry'ikaburimbi ,iryo barabara rikunda kuba ririko rirarenganiramwo imodoka nyinshi cane ku mwanya ku mwanya ndetse akaba atakanya kohera atamodoka irenganye.

Inyubako y'amashure yisumbuye yo mu nyakabiga yubatse mu buryo bwiza cane iyo nyubako yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikabisa kaja amabati iyo nyubako irafise umuhora uwo muhora abanyeshuri akabari wo bagendagendamwo iyo bariko baraja mu masomero.

inyubako y'amashure yisumbuye yo mu gahororo yubakishije amatafari aturiye ndetse iyo nyubako ikabina sakaje amabati kiretse yuko amabati yatanguye kuvunagurika muri iyo nyubakwa harimwo amatara n'amazi ndetse no ku ruhande rwuhanze hakaba hari itararimurika mw' ijoro

Ikigo c'amashure y'intango yo mu kibenga kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane ntiworaba, kandi zimwe muri zo zimaze igihe kirekire, kubera yuko zubakishije amabati yo mu bwoko bwa kera, imbere yizo nyubakwa hari ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramwo.

Abanyeshuri bane bambaye umwambaro w'ishure, batatu muri bo bakabara abakobwa, uwundi umwe akaba ar'umuhungu, bose hamwe abo banyeshuri bafite udusaho ku mugongo, udusaho twabo bakobwa turirabura ariko agasaho kuwo munyeshuri w'umuhungu kakaba karimwo amabara atukura.

abanyeshure ba kaminuza bari mw' isomero bariko bariga ndetse iryo somero rikaba rifise ibibambazi bisizirangi ryibara ryirabura ndetse iryo somero rikaba ryubatse neza cane kuburya intebe zirimwo zubatse atamuntu n'umwe akingira uwundi bose babona ku kibaho ntakibazo

Ishure kaminuza y'Uburundi mu gisata cigisha ibijanye n'amategeko, higamwe abanyeshure benshi cane ntiworaba. Uyumunsi abanyeshure batonze ari benshi cane, ndetse bariko barakurikira ivyigwa. Iyo nyubako ikaba yubatse neza cane k'uburyo budasanzwe.

Icumba ciza cane gifise ibibambazi vyiza cane kandi bikomeye. Ico cumba gifise umuryango w'icuma gifise kandi amadirisha afise ibiyo bikingiwe n'ivyuma. Muri ico cumba harimwo n'imeza iteretseko imashini nyabwonko.

Abantu babiri bagizwe n'umuhungu ndetse n'umukobwa bambaye ivyambagwa bifisi bararisa n'icyatsi kibisi ndetse umuhungu akaba yambaye agakofero ku mutwe umukobwa na we akaba fise imishatsi y'ikizungu inyuma yabo hari ibiti vyinshi.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishuri ugizwe n'udupira tw'amaboko magufi dusa n'ubururu barikumwe n'umwarimu wabo, ndetse uwo mwarimu wabo akaba ari umugore abo banyeshure biga ibijanye no kubaka bakaba bafise igicapo bakoze mu mpapuro.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga bwa none kw'ishure Kaminuza y'Uburundi bo mu mwaka wa kabiri, bariko bariga. Ndetse benshi muri bo baricaye, bari kuma mashini yabo nyabwonko bariko barakora ubushakashatsi ariko babiri muri bo bobo barahagaze inyuma yabo.

kuri kaminuza y'uburundi mu gisa atacigisha ibijanye n'ubutunzi mu mwaka wa kabiri harigo bakobwa babiri beza cane b'inzobe abo bakobwa bicaye ku ruhande rw'inyuma ndetse bakaba bafise n'imishyatsi ya kizungu abo bakobwa bakunda kuyicarira inyuma

Ko'ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubutunzi uyu musi hatonze abanyeshure bake cane muri abo banyeshure batonze harimwo abahungu hakabamwo n'abakobwa, ndetse bariko barigishwa n'umwarimu w'umugabo umwe muri abo banyeshure b'abakobwa yatonze yasokoje imisatsi y'ikizungu.

Ku murwa mukuru Imwaro hari icumba ciza cane cagenewe kwakira amanama atandukanye. Ico cumba n'ikinini kandi gifise ibibambazi bisize irangi ryera, kikaba kinafise amadirisha y'ibiyo. Kisakaje kandi amabati ashigikiwe n'ivyuma.

Abantu b'abagabo batatu bose bambaye umwambaro w'amasarubeti, ndetse bakaba bambaye n'amadaru bindi ku maso abo bantu bose, kandi bambaye udutambara dupfuk intoke bakaba bari mu cumba kirimwo ivyuma vyinshi cane, kandi bitandukanye.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuvuzi bagizwe n'umunyeshuri w'umuhungu hamwe n'umunyeshuri w'umukobwa bariko barakora ubushakashatsi umuhungu arikarabira mu cuma carugagamisha.

Abanyeshuri biga umuga bo kudoda akwishurije isumbuye ry'ikiganda bari mw'isomero bariko bariga mu mwaka wa kabiri, ndetse, kandi bambaye umwambaro w'ishure na wo ukabugizwe n'amasarubeti afise i bararisa n'ubururu.

Abanyeshure biga umwuga ujanye n'ibyo kubaza bari mw'isomero bariko bariga inyubakwa y'iryo somero yubakishije amatafara aturiye ndetse iyo nyubakwa ikabiri mw imeza nyinshi bigira ko harimwo kandi n'amatara kubera ko ibyuma vyinshi bakoresha bikoreshwa umuyaga nkuba.

Mw'isomero rimwe rigiza amashure ya kaminuza y'uburunde ri mu kigo co kumutanga hariko harabera inama iyo nama yitabiriwe n'abantu benshi ikabirika ikoreshwa n'umuyobozi w'iryo shure, ndetse, kandi hakaba hitabwe n'abandi bakozi bakora mu bisate bitandukanye.

Kw'ishure kaminuzi y'uburundi mu gisata c'ubutunzi hasigaye ahiga n'abanyeshuri b'abazungu uyu muse hatonze abazungu babiri, ndetse umwe muri abo bazunga akabayambaye agapira k'amaboko magufi gafise ibararisa n'umutot uhishiye.

Iruhande y'inyubako y'amashuri yisumbuye yo mu kivoga hari kibuga c'umupira w'amaguru ico kibuga c'umupira w'amaguru kirateyemwo ivyatsi ndetse iruhande yaco hakaba hari akabarabara karimwo umusenyi ndetse hakaba hari n'ibiti vyishi cane hirya no hino yico kibuga.

Hafi y'ikigo c'amashure yisumbuye yo ku Muzinda, hari ikibuga gikinirwamwo umupira w'amaguru. Ico kibuga kikaba giteyemwo utwatsi. Iruhande y'ico kibuga hari akabarabara karimwo umusenyi, ndetse hagati y'ako kabarabara n' ico kibuga hakaba hashingagiye udukingi.

Inyubako ya kaminuza y'uburundi nshasha iheruka kubakwa mu kigo c'izege ifise amasomero meza cane ntiworaba harimwo amatara ndani muri ayo masomero eka harimwo n'intebe nziza cane aho umunyeshuri wese azoba yicaye ku ntebe y'inyegamo afise n'akameza kiwe imbere yiwe.

Abanyeshuri batatu bagizwe n'abahungu babiri hamwe n'umukobwa umwe uwo mukobwa kaba ari inzobe bariko bariga gukora ivyuma ndetse uwo muhungu we arahagaze umuhungu uwundi umwe n'umukobwa umwe ni bo bariko barakora icuma bunamye.

Mu kigo ca kaminuza y'Uburundi kiri ku mutanga mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri mu gisata cigisha ibijanye n'ubutunzi, hariko harabera inama, iyo nama yitabiriwe n'abantu benshi cane, muri bo hakaba harimwo abagabo ndetse hakaba harimwo n'abagore.

abanyeshure bokuri kaminuza y'uburundi mu gisata co guhingura ibifungugwa mw' isomero ryo mumwaka wa kabiri bariko bariga ariko uyu munsi hakaba hatonze abanyeshure bake cane bakaba bariko bigishwa n'umwarimu w'umugabo

Abanyeshure biga kuri kaminuzi y'uburundi mu gisata c'ubutunzi mu mwaka wa mbere barimwo isomero bariko bariga abo banyeshure bariko bigishwa n'umwarimu w'umugabo ahagaze imbere yabo muri abo banyeshure harimwo umukobwa afise imishatsi ya kizungu.

mw' isomero ryo mumwaka wa kabiri mu gisata c'ubutunzi kuri kaminuza y'uburundi mukigo co kumutanga hariko harabera inama ndetse iyonami kabiri kikoreshwa n'umuyobozi w'ico gisata akaba arikayikoresha baserukira abandi mu banyeshure

Abanyeshuri batatu bose bambaye umwambaro w'ishure bariko bariga bari mw'isomero, ndetse abo banyeshuri biga umwuga wo kubaza aho bariko barakora utubati dutandukanye, ndetse utwo tubatakabari two bashobora kuzogurisha kugira baronkemwe amafaranga.

Ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hariko harubakwa inyubako nziza cyane iyo nyubako ikaba izokoreshwa nk'ishure ryisumbuye iyo nyubako iriko yubakwa mu buryo bw'igorofa ndetse uyu munsi hakaba hari ko harakoga ibikorwa rusange mu ntumbero yo kugira ngo iryo shure rishobore kuzura n'ingoga.

Umwuga wo kwubaka ni umwe mu myuga ikunzwe cane muri kino gihe, abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ry'i Kiganda bose baje bambaye umwambaro w'ishure, ndetse bakaba bari ko bariga, ndetse bakaba bambaye amasarubeti bose hamwe asa n'ubururu.

Mu kigo ca kaminuza y'uburundi giherereye ikiriri hariko harabera inama iyo nami rikibera mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'abanyeshure biga ibijanye no kwubaka, ndetse ikaba yatuma i wemwo abanyeshure bose abo banyeshure bakaba baje mu nama bambaye dupira twera tw'amaboko magufi.

Abanyeshure batandatu harimwo abakobwa, ndetse hakabamwo n'abahungu bari kumwe n'umwarimu wabo abo banyeshure bakaba biga umwugawo gukora ivyuma mwarimu wabo akabarika arabigisha, ndetse abo banyeshure bose bambaye umwambaro w'ishure.

Abanyeshure biga mu mwaka wa mbere kw'ishure kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubutunzi, bari mw'isomero bariko bariga. Abo banyeshure bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa, ndetse mwarimu wabo nawe akaba ar'umukobwa, akaba ariko arabigisha.

Abanyeshuri biga ibijanye no kuvura ibitungwa kuri Kaminuza y'uburundi bazananye na mwarimu wabo kuvura ibitungwa ndetse mwarimu wabo w'umugore arunamye yambaye udukoresho dukingira intoke ndetse akabagira tera umuti igitungwa c'inka.

Abantu bane, babiri muri bo bakaba bambaye amasarubeti asa n'ubururu, bakaba bagizwe n'umuhungu ndetse n'umukobwa bariko baratwengatwenga, abo babiri bakaba ar'abanyeshure, iruhande yabo hari abandi bantu babiri, umwe n'umugabo uwundi nawe n'umugore, ndetse uwo mugore nawe nyene akaba ariko ara twenga twenga.

Abanyeshuri biga ivyo gukora ivyuma bari mw' isomero bariko bariga; ndetse bose bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'amasarubeti meza cane afise ibara ry' ubururu. Muri iryo somero hariyo kandi abandi bagabo babiri, umwe ni umwarimu, uwundi nawe akaba ari umufundi.

Ivyuma vyinshi cane, kandi bitandukanye biteretse ku meza iyo meza, kandi kabariyimbaho abantu bane bagizwe n'abanyeshuri babiri bambaye amasarubeta sa n'ubururu, ndetse n'abari mu babo babiri umwe mu barimu akabaro umugore uwundi akabaro umugabo yifashe neza.

Abantu babiri bagizwe n'umuhungu hamwe n'umukobwa, ndetse umukobwa akaba yambaye ivyambarwa bifisi ibararisa n'icatsi kibisi akaba nasokoje imishatsi y'ikizungu, ndetse uwo mukobwa, kandi arafise inzobe umuhungu na we akaba afise agakofero ku mutwe.

Abanyeshuri bo kw' ishure ryisumbuye ryo kumushasha bariko bariga gucapa, ndetse bariko bavyiga bifashishije imashini nyabwonko ,umwe muri abo banyeshure yifashe kwitama kandi afise inzobe ariko ariga gucapa ,kandi ariko arabitora cane ,k'uburyo ashobora no kuzoba uwa mbere mw' ishuri.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Kibenga ryubatse neza cane ntiworaba. Iryo somero rifise ibibambazi vyiza cane bisize irangi ryera, ndetse mur'iryo somero hakaba harimwo n'imeza ya mwarimu, ndetse hakaba hari n'intebe y'inyegamo mwarimu yicarako.

Umwuga wo guteka numwe mu myuga ikunzwe cane muri kino gihe uraharawe cyane n'abanyeshure ntiworaba abanyeshure bose bambaye umwambaro w'ishure ndetse bariko bariga guteka indimu n'ibitunguru n'ibimwe mu vyo bariko bariga guteka.

Imbere y'inyubako z'ishure kaminuza yitiriwe ikiyagatanganyika hateye ibiti binini binini cane, ndetse musi y'ivyo biti na ho hakaba hashingagiwe dutebe kuri utwo dutebe akabariho abanyeshuri bakunda kwicara bariko bararuhuka.

Amasomero y'ishure rya kaminuza abayubatse neza cane kandi asa neza ntiworaba. Abafis'ibibambazi bisize irangi ryiza ryera, ndetse kandi harigamwo n'abanyeshure b'abazungu. Mur'uyu mwanya hatonze abanyeshure babiri b'abazungu b'abagabo.

Abanyeshuri biga ibijanye n'ubwubatsi kuri kaminuza y'uburundi bariko barimenyereza bifashishije ibicapo bakoze mu mpapuro babiri muri bo n'abahungu barahagaze abandi na bo baricaye, ndetse bari kumwe n'umwarimu wabo w'umugore.

Tatu umwe yunamye abandi babiri na bo bahagaze, ndetse umwe muri abo bahagaze akabarinzobe bose uko ari babiri bahagaze bakaba bambaye dutambara dupfok'umunwa hanyuma umwe muri bona we akaba yambaye agatambara agapfu kintoke.

Inyubakwa yubakishije amatafari aturiye, ndetse iyo nyubakwa ikaba irimwo n'amatara, iyo nyubakwa ifitse imiryango y'ivyuma, iyo nyubakwa kandi ifitse n'amadirisha y'ibiyo. Muri iyo nyubakwa hakaba harimwo umugabo, uwo mugabo akaba yambaye isarubeti isa n'ubururu.

Abanyeshure biga kuri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuvuzi uyu munsi baramutse biga icigwa cy'ubushakashatsi ndetse bari mu cumba cyagenewe gukoregwa mw'ubushakashatsi aho bariko bararabira mu byuma vya rugagamisha.

umwuga wo kubaza n'umwe mu myuga ikunzwe cane muri kino gihe ndetse abanyeshure bakaba bawuhurumbira bidasanzwe abanyeshure bariko barawiga barunamye bose bariko barabaza ndetse bariko barakora intebe z'ubwoko butandukanye

Umuntu w'umugabo afise inzobe ndetse yambaye n'umwambaro w'isarubeti ufise ibara risa n'ubururu, arunamye . Ariko arakora ivyuma kandi yambaye agakofero ku mutwe, ako gakofero kakaba gafise ibara ryera.

Abanyeshuri benshi cane biga ibijanye n'ubuvuzi kuri kaminuza y'uburundi bari mu isomero bariko bariga. Benshi baricaye, ariko batatu muri bo barahagaze. Muri abo batatu bahagaze harimwo umugore umwe hakabamwo n'abahungu babiri.

Abana b'abakobwa biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha bariko barakora umwimenyerezo w'umupira w'amaboko. Bariko bakora umwimenyerezo kubera yuko ejo bafise urukino rw'umupira w'amaboko ruzobahuza n'abandi banyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge.

Abanyeshuri biga ibijanye no gukora ivyuma bari mwisomero bariko bariga, bose bambaye umwambaro gizwe n'amasarubeti afisi ibara risa n'icatsi kibisi ndetse bamwe muribo bambaye udukofero kumutwe, umwe yambaye agakofero gafisi ibara risa n'umutoto uhishiye.

abanyeshure biga ibijanye n'umwuga wo gukora imodoka bariko barimenyereza umwuga bose bambaye umwambarusa n'ubururu ndetse bakaba barikumwe n'umwarimu wabo uwo mwarimu akaba ari muremure cane ntiworaba abo banyeshure bararyoherewe umwuga

Umunyeshure w'umuhungu w'inzobe ndetse akaba yambaye n'umwambaro w'ishure ugizwe n'isarubeti aricaye akaba ariko ariga gucapa kubera yuko amaze gucapa umutwe w'umwana akaba agiye kubandanya acapa ibintu vyinshi ku rupapuro rwera.

Umwuga wo guteka n'umwe mu myuga ikunzwe cane muri kino gihe, ndetse ukabunahurumbirwa n'abana b'abakobwa umwana w'umukobwa yiza uwo mwuga ateruye isahani mu ntoke akaba yambaye, ndetse n'ivyambarwa vyera harimwo n'agakofero kera ku mutwe.

Abafundi indwi bose b'abagabo barongowe n'umuzungu, bose bambaye udukofero ku mitwe; ndetse bakaba bambaye n'uduhuzu dufise ibara risa n'umuto uhishiye; Abo bafundi bose bakaba bahagaze ahantu hagiye kuzokwubakwa inzu y'igorofa.

Mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri wa kaminuza yuburundi mu gisata c'ubuvuzi higamwo abanyeshure benshi, ndetse murabo banyeshure hagwiriyemwo abakobwa, abo bakobwa nabo bakaba barinzobe bakaba banakunda gusokoza imishatsi y'ikizungu.

Abanyeshuri babiri biga kuri Kaminuza y'uburundi mu gisata cy'ubuvuzi, bari mu cyumba gikoregwamw'ubushakashatsi muri abo banyeshuri umwe n'umuhungu wundi na we n'umukobwa kandi bose bari inzobe umuhungu akaba rikararabira mu cuma ca rugagamisha.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubuhinga bwa none kw'ishure kaminuza ry'uburundi mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri bari mw'ishure bariko bariga benshi muri bo baricaye bariko barakoresha imashini nyabwonko, ariko babiri muri bo barahagaze.

Abanyeshure ba kaminuza y'Uburundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubutunzi, bari mw'isomero bariko bariga, muri abo banyeshure harimwo umukobwa yasokoje imishatsi y'ikizungu, ndetse uwo mukobwa akaba yambaye agapira kera.

Iruhande y'igibuga c'umupira w'amaboko co kwishure ry'isumbuyeryo mu kinama hariko harubakwa inyubakwa anshasha iyo nyubakwa, kandi kazoba yubatswe mu buryo bw'i gorofa imbere y'iyo nyubakwa hari abantu icenda muri abo bantu bose bakabari abagabo.

Abanyeshure biga ivyo guteka, bari mw'isomero bariko bariga ari na ko bimenyereza guteka, abo banyeshure bagwiriyemw'abakobwa, ndetse kandi bakaba bambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ivyambagwa vyera, akaba ari na ko bambara udukofero twera ku mitwe.

Abanyeshure biza ivyo guteka umwe w'umukobwa uwundi nawe w'umuhungu bariko barateka ntiworaba ndetse bambaye imyambaro yabigenewe umukobwa akaba yakenyeye agatambara kiraburamunda gakenyerera mu mugongo.

Abanyeshure biga ibijanye no gukora ibirato kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Gihosha, bariko bariga bari mw'isomero ndetse abo banyeshure bambaye umwambaro w'ishuri ugizwe n'amasarubeti afise ibara risa n'ubururu kandi bakaba bambaye udutambara dupfaka umunwa.

Umwuga wo gukora no gushona ibirato n'umwe mu myuga ikunzwe cane muri kino gihe, ndetse kabiri kiranitabirwa n'abakobwa ku rugero rushimishije uyu musi bari mw'ishure bariko bariga, ndetse bakaba bigishwa n'umwarimu w'umukobwa w'umuzungu.

Abanyeshuri biga ibijanye n'amategeko kuri kaminuza y'uburundi bari mw'isomero bariko bariga mu mwaka wa kabiri, ndetse uyu musi bakaba bafise n'umushitsa ayoboye ico gisata akaba yaje ku bagendera, ndetse bakaba bariko barakorana inama.